Ikibuga kinini cane kirimwo abantu bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro itandukanye impande yaho hari ibiti vyiza cane biteye igomwe bifise amababi atotahaye harimwo nayasa n'umuhondo hari n'amazu meshi cane ahubatse.

Ikibuga kinini cane kirimwo abantu benshi, bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye ,harimwo n'abantu bariko bararengana hari n'udushurwe duteye k'umurongo twiza cane dusa neza, hari n'inzu bubatse bakoresheje amatafari aturiye, ifise imiryango yugaye.

Ikibuga kinini cane kirimwo n'abantu benshi bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye, hariho n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi atotahaye kandi meza, hariho n'inzu imwe ihubatse bakoresheje ivyondo, kandi hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Ibiti bikini cane bicanzemwo utubuye twinshi duto duto, hari inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, hari n'ivyuma bihashinze, bisize irangi risa n'ubururu, hari n'ibiti vyiza cane bifise amababi meza atotahaye, hariko haka n'akazuba gake gake.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barakina n'abandi bariko bararorera. Hari n'igiti kihateye gifise amababi meza atotahaye Kandi hariko haka n'izuba ryinshi cane hari n'inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga ciza cane gisizemwo isima harimwo abantu bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro ifise amarangi atandukanye, hari n'inzu zihububatse zisize irangi ryera, hari n'ibiti bihateye bifise amababi meza cane atotahaye n'utwatsi duto duto tuhari.

Ikibuga kinini cane gishanjemwo utubuye twinshi dutoduto hariho n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, hari n'ivyuma bishinze impande y'aho, bisize irangi risa n'ubururu. Hari n'utwatsi twinshi cane tuhateye dutoduto dufise amababi atotahaye, hakaba hari n'ibiti vyinshi.

Ikibuge kinini cane gisa neza hateyemwu twatsi duto duto hari n'ibiti vyiza cane bihari birebirebisa amabasaganaye meza hari n'amazahubatse abiso ibisakazo mkwibiriko birahera, ariko aka nizuba gishi cane hari n'agacu gasa neza.

Ikibuga kinini cane hari agace gatoya gasize isima ahandi hasometse utwatsi twinshi duto duto hari n'imodoka nyinshi zihahagaze harimwo izera, izitukura, izirabura hari n'ibiti vyinshi bihateye bifise amababi atotahaye kandi birebire hari n'amazu menshi ahubatse.

Ikibuga kinini cane, imbere yaho har inzu yubatse bakoreshej' amatafari aturiye. Hari nivyuma bihashinze bisize irangi risa ubururu, hari n ibiti bihateye bisa neza bifise amababi atotahaye, hari n igicu gisa neza hariko haka izuba.

Ubwiherero bunini cane bufise imiryango ibiri yugaye , bakoresheje n'amatafari aturiye, hari nahasize irangi ryera, hari nahandi handitse ivyandiko vyirabura bibonekako arubwiherero bw'abahungu n'ubwabakobwa tukibazako arubwishuri.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe impande yaho hari ams nzu ahubatse bakoresheje n'amatafara aturiye hari n'ivyuma bihashinze bisize iragi risa n'ubururu hari n'ibiti bihateye bifise amababe meza cane atotaye hari n'utwasi dutoduto.

Ikibuga kinini cane kirimwo abantu bambaye imyambaro isa harimwo nuwufise umupira mumaboko harimwo namazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye hari nibiti bisa neza biteye igomwe bifise amababi meza atotaye hariko haraka nakazuba

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bambaye imyambaro itandukanye, bariko barakina umupira w'amaboko , hari nahantu hateye utwatsi twinshi duto duto , hari nibiti bihari bifise amababi atotahaye meza cane, hari nanazu ahubatse asize irangi ritukura.

Ikibuga kirimwo abantu bambaye umwambaro utandukanye bariko barakina harimwo n'ibiti birebire bifise amabi meza cane atotahaye ateye igomwe kandi hariko haraka akazuba gake gake hari n'inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye kandi meza.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ikaba isize iranga risa n'irigomba guhera hariho irisa n'umuhondo n'irindi ryirabura, inyuma yayo hakaba hari ibiti vyiza cane birebire mugabo hakaboneka yaho hariko haka izuba ryinshi.

Ubwiherero bw'ubakishije n'amatafari aturiye hakaba hariko ivyandiko vyandikishije n'irangi ryirabura bigaragaza yaho abagore baja bagiye kwiherera kandi ubwo bwiherero mukujayo hakaba hariho ingazi urinda kuduga mukugira ushikeyo.

Inzu yukashijwe amatafari aturiye kandi ndende cane impande yayo hakaba hari n'abantu beshi cane bahicaye bigararagara yaho bariko barorera umupira w'amaboko murabo bakinyi hakaba harimwo umwe yarafise umupira mu maboko bigaragara yuko abandi bari bagiye ku mutangira.

Ikibuga kinini cane kirimwo nabantu benshi cane biboneka kwarimwo abariko barakina umupira wamaboko impande yaho hakaba hari ibiti vyiza cane kandi vyinshi bifise amababi kandi menshi cane atotaye hakaba hari ninzu nyinshi cane zubatseho

Rasi ikimini cane gisa na ho kiriko kirasaza ku bihome bakaba bari bahasizirango ira isa n'umuhundo umugarikabaririko riravako hakaba na ho tubona amatafara aturiye, kandi rifise umwango usizirangiritukura bakaba bari bamaze kuwandika ko ni ngoa yera.

Akazu ka sugumwe gasa nabi cane gacafuye, ku ruhome hakaba hasize irangi risa n'umuhondo mugabo ririko riravako rishaje kakaba gafise n'umuryango umwe ukaba usize irangi risa n'ubururu imbere yaho hakaba hacafuye naho nyene cane.

Ikibuga kinini cane giteyemwo utwatsi ahandi hakaba hasize isima, impande yaho hari amamodoka menshi ahahagaze harimwo n'iyitukura, hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bifise amababi meza cane atotahaye. Impande yaho hakaba hari inzu zihubatse nyinshi cane.

Inzu isize amarangi atandukanye hakaba harimwo amarangi asa n'umuhondo n'ayandi yirabura hakaba hariko n'ivyandiko ku miryango, iyo miryango ikaba yugaye. Kandi ivyo vyandiko bikagaragaza yuko ari ubwiherero bw'abakobwa bonyene.

Akazu ka surwumwe k' abagabo n' abagore, kakaba kubakishijwe n' amatafari aturiye, hakaba hariyo ahantu hasize irangi ryera kandi handikishije irangi ryirabura. Hakaba hariyo utwampi twerekana aho abagore baja n' aho abagabo baja, impande hakaba hariho igiti kihateye.

Ikibambazi kinini cane Kandi cubakishije namatafari aturiye , impande yaho hakaba abantu benshi cane bahagaze abandi bicaye Hakaba hari nabakinyi bariko barakina umupira wamaboko , Hakaba hari numuntu yari afise umupira abandi bagiye kwumwaka.

Ikibuga kinini cane, kirimwo utwatsi dusa neza, harimwo abantu bariko barakina, harimwo n'abambaye ubupira butukura, n'amabutura yirabura, impande yaho, hakaba hari ibiti vyiza cane biteye igomwe, bifise amababi meza atotahaye, impande hakaba hariho n'amazu menshi.

Akazu ka surwumwe kanini cane kubakishije n'amatafari aturiye hakaba hari hantu hasize irangi ryera bandikishije n'irangi ryirabura hakaba hari ivyandiko vyerekana yaho umugore aja n'umugabo agenda kwiherera kandi hakaba hari n'igiti kiri hejuru y'iyo nzu.

Ikibuga kinini cane hakaba harimwo hamwe hasize isima ahandi hakaba hateye utwatsi hakaba harimwo n'abakinyi bariko barakina mwabo bakinyi hakaba harimwo umwe yambaye agapira kera n'ipantaro ryirabura n'ikirato kandi hakaba hari n'igiti kiri impande yaho ciza cane gifise amababi meza cane.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye ,impande yaho hakaba hariko haraca abantu ,hakaba hari n'ikibuga kinini cane gisize isima, hakaba hari n'utwatsi twiza cane tuhateye turenze, hakaba hari n'ibiti birebire cane bifise amababi atotahaye.

Ikibuga kinini kiriko abantu batandukanye bigaragara yuko bagira bakine umupira impande yaho hakaba hari ibiti bire bire kandi vyinshi hakaba hari n' amazu menshi yubatse kijambere n' ayandi yubatse y' ikirundi asakarishije ubwatsi.

Ikibuga gihagazeko abantu bakina umupira kandi babiri bakaba bafise umupira mu maboko Kandi abo bantu bambaye impuzu z'amabara asa ibirato bifise amabara atandukanye.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye hasi hakaba hasize irangi ryera hakaba hariko n'akaringoti gatwara amazi gasa n'ubururu ako karingoti hakaba hariko akantu gatukura bikagaragara yuko iyo nzu iri ahantu hatabona bisa nkaho hari umwiza.

Izo nini cane bahingurira mu myavu hakaba hariyo abantu babiri bahagazi bariko bariga hakaba hariyo niuducupa twisi cane dufise imifundikizi isa n'umuhondo hakaba hariyo n'ikibaho basiz irangigirabura bakaba bandikishijeko ningoa yera.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye; ku ruhome hakaba hari urupapuro ruhamanitse, hakaba hariho ivyandiko vyandikishije n'irangi ryirabura. Kandi hakagaragara y'uko iyo nzo ari iyo bahinguriramwo imyavu; Hakaba hariho n'utuntu tuhashinze tw'utwuma. Hakaba hariho n'utuntu tw'utugozi dufise irangi ritukura.

Inzu nini ya cane bigaragara yuko ari nzubahinguriramwe imicafu hakaba harimwo bamwe bitwikiriye imbere yabo hari ibipapuro n'amakaramu bigaragara yuko bariko bariga hakaba hariho ni utuntu dufise amabarasa n'umuhondo bikagaragara yuko iyo nzu bariko bayigira.

Inzu nini cane yubakishijwe n' amatafari aturiye ikaba iciyeko n' imirongo isize irangi ryera iyo nzu tukaba twibaza yuko ari ubuhinguriro bw' imicafu kandi nani mw' iyo nzu hakaba hari udutebe dutoya cane duhagazeho twibaza ko twicarako abantu bariko barakora ivyo nyene.

Inzu yubudandaji harimwo imiti y'ibiterwa n'imiti y'ibitungwa hakaba harimwo imiti ipfundikije imirumyo isa n'umuhondo n'imirumyo itukura n'imirumyo yirabura n'iyindi mirumyo isa n'ubururu.

Inzu nini cane yubakishije amatafari aturiye, hakaba harimwo akabati kanini cane gasize ibara ryera. Ako ka bati kakaba gafise umuryango umwe wuguruye.

Ububiko bw'ibitabo bwubakishijwe n'amatafari aturiye hariyo n'ibipapuro bimaditse kuruhome hariyo n'ibipapuro vyinshi bitonze kumurongo, hariyo n'akabati gakozwe mumbaho hari n'ibitabo bionze kumurongo vyiza cane harimwo n'ubwoko butandukanye

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye indani hakaba har'akabati kubakishije mu mbaho, hakaba hari n'ibitabo vyinshi cane vy'ubwoko bwishi bihatonze, hakaba ahri n'igipapauro kihamanitse gicapfyeko abantu abo bantu bakaba bacapishije irangi risa n'ubururu.

Ububiko bw’ibitabo bunini cane, hakaba hariyo n’intebe n’imeza, hakaba hariyo niyindi ntebe ir’ukwayonyene, irikw’impuzu ifis’irangi ritukura, hakaba hariyo n’ikibaho gisize irangi ry’irabura, hakaba hariyo n’ububati bukoze muvyuma.

Ikirasi kinini Cane cubakishije namatafari aturiye akaba hari akabati kanini Cane gakozwe mumbaho Hakaba hari nibitabo vyinshi Cane bitonze kumurongo vyubwoko butandukanye Hakaba hari nimpapuro ziro kuri Ako kabati nyinshi cane zera.

Ikirasi kinini cubakishijwe n'amatafari aturiye, hakaba hariyo akabati gakozwe mu mbaho hakaba hariyo n'ibitabo vyinshi cane kandi vyiza bipanze ku murongo, hakaba hariyo n'igipapuro kimanitse kwako kabati k'imbaho ico gipapuro kikaba gicafyeko abantu.

Ububiko bw'ibitabo bwe neni cane hakaba hari ri yo n'akabido gasa n'umuhundo kakaba gavise umupfundikiza usa n'ubururu hakaba hariyo n'amacuka y'inzoka hakaba hariyo n'akabati gakuzwe mu mbawo gapa nzemwo ibitabo vy'inshi cane biri ku murongo.

Ikibuga kinini cane harimwo igiti kirekire kivyibushe hamanitseko ikengeri , gifise amababi meza cane atotahaye , tukabona n'amasomero ari hepfo yubakishijwe n'amatafari aturiye imbere hashinze ivyuma bisize irangi risa nubururu

Ikirasi kinini cane cubakishije n'amatafari aturiye gifise n'imiryango y'ivyuma n'amadirisha menshi yugaye amaditseho ibipapuro vyera, imbere yaho hari udushurwe twiza cane tuhateye turi ku murongo, hari n'ikindi giti cisakaye gifise amababi menshi atotahaye.

Uruzitiro rw'amatafari aturiye impande yawo hari umuntu ayicaye ariza isa koshi hari n'uwuriko ararengana yambaye ishati yera hari n'igiti kirekirega ibisamayemeza totaye hari ko hakan' izuba ryinshi hari n'inzuyubatse igeretse rimwe.

Ikirase kinini cane gisize irangi ryera kuruhome n’iritukura, hari n’intebe nyinshi cane zitonze kumurongo ifise n’amadirisha abiri kandi yugaye akozwe mu vyuma tubona yuko abanyeshure bari bakiri mu buruhuko kuko atanumwe tubona yari yaje.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye hari intebe nyishi cane zikozwe mu mbaho zihatonze ziri ku murongo hasi hasize isima hari n'akantu batamwo imicafu karimwo n'ibiti kandi hariyo n'amadirisha yugaye meshi.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo imodoka gifise n' uruzitiro gwera gwanditseko ivyandiko bitandukanye harimwo ibisa n' ubururu n' ivyera hariho n' abana bariko bararengana hari n' udushugwe duteye kumurongo twiza cane dufise amababi atotahaye.

Ikibuga kinini cane harimutwasi twishi duto duto impande yaho hariamaze meshi hawubatse hari n'abantu bariko bararengana tubona yuko yaramasomero, kandi ha camwe barabaragivu mugabo rifise isuku hari n'ibiti vy'isi cane bihateye.

Kinini cane harimwo itangi ry'amazi risize ibara ry'irabura, hari n'amazu menshi ahubatse, yubakishijwe n'amatafari aturiye, afise n'ibisakazo bisa n'ibiriko birahera, kandi hariko haka izuba ryinshi cane, hariho n'umwana ariko arahaca mutoya.

Ikigo kinini cane kirimwo imodoka yera, hariko n'uruzitiro rwera ruriko ivyandiko harimwo ibisa n'ubururu hamwe n'ivyirabura kandi hariho abanyeshure bariko barakina, hariho n'ibiti vyiza cane biteye igomwe kandi, hariko haka n'izuba ryinshi.

Uruzitiro rw'amatafari aturiye hari umuntu ahicaye areze isakoshi uwundi ariko ararengana yambaye ishati yera hari nigiti kirekire gifise amababi menshi atotahaye hariko haraka nizuba ryinshi cane indani har'inzu igeretse rimwe kandi hari nagacu gasa neza.

Ikibuga kinini cane gikikujwe n'ivyuma bisizirango irisa n'ubururu hari n'ibiti vyici cane bihateye harimwo ibifise amababa imeza cane atotaye hari n'amazu menshi cane ahubatse bagoreseje amatafari aturiye afise ibisakazo bisa nebiriko birahera.

Ikibuga kinini cane gitanguye kumeramwo utwatsi twinshi dutoduto dusa neza, hari n'uruzitiro rusize irangi ryera, hari n'amazu menshi ahubatse yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha menshi cane yugaye, hari n'agacu gasa neza.

Ikibuga kinini cane gitanguye kumeramwo utwatsi twinshi dutoduto, kikaba gifise n'uruzitiro rw'amabuye rufise n'umuryango umwe wugaye, indani hari ibiti vyinshi cane bisa neza bifise amababi atotahaye kandi hari n'agacu keza.

Ikibuga kinini cane hari n'inzu hubatse fise amadiri ico minshi yi ugaye n'imiryango myinshi y ugaye nsizirangiraisa n'ubururu hari n'amashugwateye meza cane mfise amabara atotahaye hari n'ibitoki bihateye, kandi hari n'agacu gasa neza.

Ikirasi kinini cane harimwo urubaho rw'irabura rurerure rwandikishijeko ningwa yera harimwo n'intebe zitonze imirongo zikozwe mu mbaho hari namadirisha yugaye amaditseko ibipapuro, atamunyeshure tubona Ari mwishure.

Ikibuga kinini cane ciza giteyemwo, hari n'abana bariko barakina harimwo n'abahetse isaoshi hashinzwe n'ibendera y'uburundi ifise amabara atandukanye, harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu, hari n'ibiti bihateye bifise amababi meza cane atotahaye.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe hari udushubuwe duteye ku murongo dufise mu abatotaye harimo nayasa n'umuhondo, hashinze n'amabendera abiri abise ubwoko butandukanyi bw'amabara hari n'inzu yubatse y'amatafara aturiye.

Ikibuga ciza cane kinini giteye igomwe, hari n' ibiti bire bire bifise amababi meza atotahaye hari n' amazu ahubatse bakoresheje amatafari aturiye hari n' imodoka ihahagaze yera hariko haka izuba ryinshi cane.

Ikibuga kinini cane gisa neza, hatanguye kumeramwo utwatsi duto duto, impande yaho hari inzu ihubatse igeretse rimwe, bakoresheje amatafari aturiye, ifise amadirisha yugaye, n'imiryango yugaye. Hari n'ibiti bihateye, vyiza cane bifise amababi atotahaye.

Ikibuga camezemwo utwatsi twinshi dutoduto dufise amababi atotahaye, harimwo ibombo y'amazi muga yakamye atariko araza hubatse inzu yera ifise n'irangi ryirabura, rifise imiryango myinshi yugaye ,isa n'ubururu kandi nziza cane, hariko haka n'izuba rike rike.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi twiza cane dutotahaye, harico n'urizitiro rusize irangi ryera, hariho n'inzu ndende yubakishijwe n'amatafari atumye, ifise amadirisha menshi cane yugaye n' imiryango myinshi yugaye, hariko haka n' izuba ryinshi .

ikibuga kinini cane harimwo ibiti vyiza biteye igomwe bifise amababi atotahaye , impande yaho hari inzu zihubatse zifise imiryango yugaye n'amadirisha , hariho ahantu hamaditse ibipapuro vyera tukibaza ko vayri ibiro vy'umuyobozi .

Ikibuga kinini cane, harimwo abantu bariko bararengana, harimwo uwambaye ipantalo ryirabura n'ishati isa n'ubururu n'inkofero itukura; hari n'amazu menshi ahubatse hakoreshejwe amatafari aturiye, ifise amadirisha menshi cane yugaye, hariho n'ahamanitse igipapuro cera.

Ikibuga kinini cane, gisa neza hariko hak'akazuba gakegake, gifise uruzitiro rusize irangi ryera, hariho nivyandiko vyirabura n' ibindi bisa n'ubururu, hariho n' inz' igeretse rimwe yubakishijwe n amatafar'aturiye, hariho n ibiti vyiza cane bihateye.

Ikibuga kinini cane, harimwo umuntu ariko ararengana ahetse ishakoshi, hari n'igicu gisa neza hariko haka akazuba gakegake, hari n'ibiti bihateye bifise amababi meza atotahaye, hari n'amazu menshi cane ahubatse, harimwo ayasize irangi risa n'umuhondo.

Ikirezi kinini cane cubakishijwe namatafari aturiye gifise umuryango umwe wugaye namadirisha abiri mbere yaho harivyuma bihashinze bisize irangi risa nubururu hari nikibuga kinini cane hari nibiti vyinshi bihatey bifise amababi meza atotahaye.

Umurima munini cane giteyemwo utwatsi twishi duto duto gifise n'uruzitiro rwera hari n'amazu menshi cane ahubatse afise amadirisha menshi n'imiryango myinshi yugaye, hateye n'igiti kirekire gifise amabibi meza cane atotahaye, kandi hagomba kuva imvura.

Ikibuga kinini cane, hariko hac'abantu benshi bariko bararengana, harimwo n abahets'isakoshi; hari nuruzitiro rwubakishijwe n'amatafar'aturiye, hari n'amaz'ageretse rimwe, hari n'igiti kihateye gifis'amababi mez'atotahaye, hariko haka n'izuba ryinshi.

Rasi ikinini cane ciza giteyoigomuhe igifise umuryango wumwe usizirang ibisa n'ubururu harimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho no mu vyuma hari n'amadirisho ameshi cane yuguruye ayandi ugaye, kandi hariho ahakizubagishe cane.

Ikibuga kinini cane, harimwo abana bariko barakina, harimwo n’abahetse isakoshe. Hari n’amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, afise imiryango myinshi yuguruye n’amadirisha menshi yuguruye, amanitseko ibipapuro vyera. Kandi hari n’igicu gisa nabi, imvura igomba irwe.

Ikibuga kinini cane harimwo utwatsi twinshi dusa neza, hari n'ikibambazi gisize irangi ryera n'iryirabura hacafyeko abana bicaye ku ntebe, bariko bakurikira umwigisha ariko arabigisha; hariho n'urubaho rusize irangi ryirabura.

Ikibuga kinini cane gisa neza hariho utwuma dusesangiye dusa nubururu hateye nigiti ciza cane gifise amababi meza atotahaye, hari namazu menshi cane ahubatse, harimwo ayagerekeranye hari nimiryango yugaye imaditseko ibipapuro vyera.

Ikibuga kinini cane hari nivyuma bihashinze bisize irangi risa n'ubururu, hateye igiti kirekire gisagamaye gifise amababi atotahaye meza cane, hari namazu menshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye gifise imiryango nyinshi yugaye.

Ikibuga kinini giteyemwo utwatsi duto duto hari n' ibindi biti bire bire bihateye bifise amababi atotahaye meza hariko haca abantu harimwo bahetse udu sakoshi hamwe n' udushugwe duteye ku murongo twiza cane dufise amababi asa n' umuhondo hubatse n' inzu nyinshi.

Ikibuga kinini cane camezemwo utwatsi twinshi duto duto harimwo abana benshi bariko barakina harimwo abahetse isakoshi zirabura, hari inzu nyinshi zihubatse zitonze ku murongo ku madirisha hamaditse ibipapuro vyera vyanditseko, hari n'ibiti bihateye birebire.

Ikibuga kinini cane kandi Ciza, hari n'imodok'irik'irarengana n'abantu bariko barahaca, hari n'udushurwe twiza cane duteye kumurongo dufis'amababi atotahaye neza, hari n'amaz'ahubatse, yubatse kijambere bakoreshej'amatafar'aturiye.

Ikibuga kinini cane hariko hacamw'abana batatu harimwo n'uwuhetse isakoshi, hariho n'amazu menshi cane ahubatse, kandi hasa nabi nkuko hagomba kurw'imvura, Hari n'ibiti vyinshi cane bihateye vy'amababi atotahaye kandi meza.

Ikibuga kinini cane kiteyemwo udushurwe kumurongo twiza dusa neza dufise amababi atotaye hari namazu ahubatse harimwo nimiryango yugaye isizemwo irangi risa nubururu hari nibiti biteyemwo hirya hayo bifise amababi atotaye asa neza

Ikibuga kinini cane harimwo n’igiti kirekire kivyibushe gifise amababi meza atotahaye, hariho n’ikengeri ihashinze kurico giti, hari n’amazu menshi cane ahubatse imbere yaho hari ivyuma bisize irangi risa n’ubururu kandi hariko haka izuba ryinshi.

Inini cane kimwe abana bariko barakina harimwo bambaye umwambarusa h'ushuri hari n'ibenderari hashinze isoma baratandukanye harimwo era ayatukura asa n'ubururu hari n'ibiti bihateye bisomaye imeza cane atotaye harira amaze meshi cane ahubatse hariho n'ibitoki bihateye.

Ikirasi kinini cane gifise amadirisha yugaye imiryango yuguruye, gisize irangi ritukura, imbere yaho hari udushurwe twiza cane tuhateye dusa neza, dufise amababi atotahaye hariko haraka n'izuba ryinshi, kandi hagati muritwo haracamwo ibarabara ry'ivu.

Ikibuga kinini cane kirimwo utubuye twinshi duto duto ,hari n'inzu ihubatse bakoresheje amarangi atandukanye harimwo ayera, n'ayasa n'ubururu, hari n'igicu gisa neza hariko haka akazuba gake gake, hari n'ibiti bihateye bifise amababi meza atotahaye bisa neza.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye, harimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho zitonze kumurongo. Tukibaza y'uko ata murezi yari ariyo kuko harimwo abanyeshure bariko barasamara benshi kandi bari bambaye umwambaro usa w'ishure.

Ikibuga kinini cane, impande yaho hari inzu nini cane yubatse hakoresheje amatafari aturiye kandi igeretse rimwe. Ifise imiryango myinshi cane isize irangi ritukura n'amadirisha menshi hari n'ivyandiko vyirabura hari n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barahaca benshi, hashinze n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi ririmwo amabara atandukanye, harimwo ayera , n'ayatukura, n'ayasa n'ubururu, hari n'igicu gisa nabi umenga imvura yagomba kugwa. Hari n'amazu menshi ahubatse.

Inzu nini cane bubatse isize irangi ritukura n'irisa n'umuhondo, hari n'amashurwe meza cane ateye ku murongo hacamwo ibarabara ry'ivu, hari n'abantu bariko bararengana babiri hari n'ibiti birebire cane bifise amababi meza.

Ikibuga kinini cane gisa neza hari n'amazu menshi ahubatse harimwo ayageretse rimwe bakoresheje amatafari ahiye afise imiryango myinshi yugaye hamaditse ibipapuro vyera n'amadirisha menshi nayonyene yugaye hari n'ibiti vyinshi bihateye inyuma yayo mazu.

Ikirasi kinini cane harimwo n'urubaho gwirabura handikishijeko n'ingwa yera handitseko umwimenyerezo muga abanyeshure atabo tubona twibaza yuko umuyobozi yariko arabigisha yari yabahaye akaruhuko batari bwagaruke kwiga.

Ikibuga kinini cane, gihagazemwo imodoka, hari n'amazu menshi ahubatse, bakoresheje amatafari aturiye, hari n'ibiti vyinshi bihateye bifise amababi atotahaye meza, hariko haka n'izuba ryinshi cane, hariho n'igicu gisa neza.

Ikibuga kinini cane kirimwo abana benshi bariko barakina harimwo abafise ibitabo mumaboko hashinze n'ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera , ayatukura , ayasa n'ubururu, kandi hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye .

Ikirasi kinini cane gifise amatafari aturiye, gifise n'umuryango w'icuma wugaye n'amadirisha yugaye, imbere y'aho hari ikibuga ciza cane giteye igomwe; hari n'ivyuma bihashinze bisize irangi risa n'ubururu, hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye hari intebe nyishi zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho tukibaza yuko yari isomero hari n'akabati kugaye gakozwe mu mbaho kandi tukibaza yuko abanyeshuri bari bagiye mu buruhuko kuko atabo tubona mw'isomero.

Umurima uteye igomwe mwiza w'imboga, hari n'amazu menshi ahubatse harimwo ayubakishijwe n'imbaho afise amadirisha menshi yugaye n'imiryango myinshi yugaye, hari n'igiti kihateye kirekire gifise amababi atotahaye, hariko haka n'izuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane kirimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho, hariho n'ikibaho kinini gisize irangi ryirabura candikishijeko n'ingwa yera, tubona yuko umwarimu yariko arigisha abanyeshuri biwe gucapa ibintu ku rubaho.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe gisize isima hasi hariko hararengana abantu bambaye udupira twirabura harimwo nigiti kihateye gifise amababi meza atotahaye hari ninzu zihubatse babohesheje amatafari aturiye kandi n'imvura ikaba igomba kugwa.

Ikibuga kinini cane gitanguye kumiramwo twatsi hepfu yaho hariri barabarara isa nabo ry'ivu hawase n'amaze menshi cane atunze ku murongo afise imiryango minshi yugaye n'amadisha menshi yugaye, ariko hakinyira n'abana harimo n'abahecisa koshi.

Ikibuga kinini cane hariho n'impuzu zanikiye ku dushugwe dusa neza dufise amababi atotahaye, harimwo n'inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, isize irangi ryera n'iryirabura, ifise imiryango myinshi cane yuguruye.

Ikibuga kinini cane harimwo utwatsi twiza duteye igomwe dufise amababi atotahaye harimwo ikibambazi gicafyeko abana bariko barakina umupira gisize irangi ryera kandi akaba atazuba ryariko riraka hagomba kurwa imvura.

Ikibuga kinini cane hari mu twatsi twishi duto duto hari n'igiti kirhe kirekyateye gifisamaye metsa atotahaye hari n'amazaha ubatse bakoresheje amatafara aturiye hari n'iyindi sizirango igera ifise amadirisha menshi yugayi.

Ikibuga kinini cane gisa neza, impande ya ho hari amazu ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, zifise n'imiryango isize irangi risa n'ubururu yugaye, n'amadirisha menshi yugaye, hari n'ibitoke vyinshi bihateye, n'ibiti vyinshi.

Ikirasi kinini cane ciza giteye igomwe hasize irangi ryera ku bihome n'iryirabura harimwo n'intebe nyinshi zitonze ku murongo zikozwe mumbaho tukibaza yuko yari isomero muga abanyeshuri batari bwashike.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe kirimwo utwasi twishi duto duto hari n'udushurwe twateye ku murongo dufise amababi meze atotahaye hari mwo asa n'umuhondo hari n'inzu zihubatse hari mu zifise ibisakaz rusa n'ibiriko birahera ibindi bisize irangi ritukura.

Ikibuga kinini cane kiriko gicamwo abana bato bato harimwo n'abahetse isakoshi impande yaho hari inzu bubatse y'isomero ifise imiryango myinshi yuguruye n'amadirisha yuguruye ifise n'ibisakazo biriko birahera Hariho n'agace kariko karakamwo izuba ryinshi.

Ikibuga kinini cane hari ahantu hatoya hatanguye kumera utwatsi duto duto kiriko gikiniramo abana bambaye umwambaro w'ishuri hari n'abahetse isakoshi hari n'amasomero ahubatse meshi cane yubakishije namatafari aturiye hari n'ibiti bihateye ibisa neza bifise amababi atotahaye.

Ikibuga kinini cane, hari n'udushurwe twiza tuhateye dufise amababi atotahaye, hariko haraka n'izuba ryinshi cane. Hari n'amazu ahubatse, yubakishije amatafari aturiye, harimwo n'iyisize irangi ryera, n'iryirabura, ifise imiryango myinshi cane yuguruye.

Ikibuga kinini cane harimwo tuguye twishi duto duto, impande yaho hari inzu yubatse isise amarangi atandukanye harimwo iryera n' ayasa n'ubururu n' ayagomba gutukura, hariho n'imodoka yari ihahagaze, hariho n'ibiti vyinshi bihateye bisa neza.

Ikirasi kinini cane ku bibambazi yasize irangi ryera, hari n'intebe nyinshi cane zitonze k'umurongo, kandi zikozwe mu mbaho, ifise n'amadirisha menshi cane yugaye, indani hari akabati gakozwe mu vyuma ,tubona y'uko yar'isomero mug' abanyeshuri batari bwashike.

ikibuga kinini cyane hari mu twatsi twishi duto duto harimo n'ibindi biti birebire byiza biteye iku mu bise maabatotaye hariho no dushurwe duteye ku murongo dufise amabasa n'umuhondo hari n'amazume shahubatse bakoresheje amatafari baturiye.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye hari n'ikibaho kinini cane gisize iragi ry'irabura hari n'intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho zicaweko n'abanyeshuri bambaye umwambaro usa nuw'ishuri, hari n'amadirisha menshi cane.

Ububiko bw'ibitabo bunini cyane ku bibambazi hasize irangi risa n'umuhondo n'iryera kandi hamanitse ibipapuro biriko ivyandiko bitandukanye harimwo n'akabatigakuzwe mumbaho keza cane hapanzemwo ibitabo vyinshi vy'ubwoko butandukanye harimo n'amameza.

Ikibuga kini cane gihagazemwo abantu benshi harimwo imodoka nyinshi zihari, harimwo izera n'izirabura, hari n'ibiti vyinshi cane bihari bifise amababi atotahaye kandi hariho n'ibindi bisumba ibindi ari birerbire cane, hakaba hari n'inzu zihubatse.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu benshi bariko barahaca. Hasa nabi nk'ahantu hagomba kugwa imvura hari n'udushugwe twiza cane tuhateye dufise amababi meza atotahaye hari n'inzu nini cane yubatse bakoresheje amatafari aturiye imiryango myinshi yugaye n'amadirisha.

Kinini cane ciza giteyigomwe gishinze mw' ibendera rifise amabara atandukanye hari mwayera, ayatukura ,ayasa n'ubururu ,hari n'ibiti vyishi bihateye musi yaho hari imodoka zihahagaze hari mw'izera hari n'inzu nyishi zihubatse.

Si kinini cane cobakishijwe na matafaraturiye harimwe umwana umwe yicaye imbere yiwe hariho imeza hariko ikayifunduruye yandikishijemwo n'ikaramu yirabura n'igitabo cuguruye na co nyene canditsemwo tubone uwo mwana w'uko yariko ariga, ariko akirikira umurezi wiwe.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe, impande yaho hubatse inzu ibise amarangi atandukanye. Harimwo ay'era n'ayasa n'ubururu, hari n'igiti giteyeho kire kire cane gifise amababi atotahaye imeza cane. Hari n'igicu gisa neza izuba ririko riraka.

Ikirasi kinini cane kirimwo n'intebe nyinshi zikozwe mu mbaho, hasi hasize isima itukura, uhita ubona yuko yari isomero muga abanyeshuri bari batashe batari bwagaruke tukibaza yuko bari bagiye mu karuhuko batari bwagaheze.

Inzu yubakishijwe n'amatafar' aturiye, ikab'ifis' imyango yugaye n' amadirisha yugaye, hakaba hamaditsek' ibipapuro vyera, imbere yiyonzu hakaba har' intebe zikozwe mumbaho no mu vyuma kandi hakaba har'ivyuma bisiz' irangi risa n'ubururu.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe hakaba harimwo n'uwatsi dukeduke dutanguye kuhamera hakaba hari n'ibiti vyiza cane bifise amababi atotahaye , hakaba hariho n'inzu zihubatse zisize irangi rigomba gusa n'ubururu kandi haba hari nagacu keza .

Inzu nyinshi cane zubakishije namatafari aturiye imbere yaho hakaba hashinze ivyuma bisize irangi risa nurwatsi kandi hakaba hari nibiti vyinshi cane, hakaba hari ninzira ndende cane Kandi iyo nzira ikaba isakaye.

Icatsi kinini cane, imbere yaho hakaba hari udushurwe twiza duteye kumurongo, hagti hakaba haciyemwo ibarabara ry'ivu ririmwo abantu babiri bariko bararengana hakaba hari ibiti birebire bifise amababi atotahaye Kandi meza hakaba hariko haraka nizuba.

Ikibuga ciza cane giteyemwo utwatsi dusaneza dufise amabarabara atotaye impande yaho hakaba hari ibarabara ryivu hakaba hateye nibiti birebire cane bifise amababi meza hakaba hari ninzu zubatse zubakishije amatafari aturiye

Ikirasi cubakishije n'amatafari aturiye indani hakaba hari intebe nyinshi cane zikozwe mumbaho zitonze ku murongo, hakaba hari nahantu hasize irangi risa n'umuhondo, imbere yaho hakaba hari ikibaho gisize irangi ry'irabura tukaba tubona ko n'itara ryariko riraka.

Ikibuga kinini cane kirimwo abana benshi bariko barakina impande yaho hakaba hari ibirasi vyinshi cane bihubatse bakoresheje amatafari aturiye hakaba hari n' imyango myinshi yugaye n' amadirisha yugaye kandi tukabona ko hariko haraka izuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane gifise ibibambazi bisize irangi risa n'umuhondo, hakaba hamaditse ibipapuro vyera n'ibindi bisa n'ubururu ,hakaba hariho intebe z'inyegamo Kandi hakaba hariho n'akabati gakozwe mu mbaho kakaba karimwo ibitabo vyinshi cane .

Ikirasi kinini cane gifise irangi risa n'umuhondo n'iryirabura, hakaba hari ibipapuro vyinshi cane vyera bihamaditse bikaba vyandikishijeko n'irangi ryirabura tukaba tubona ko biriko amashusho y'amasaha biriko n'udushinge twerekana amasaha.

Ikibambazi cubakishijwe namatafari aturiye hakaba haditseko ibipapuro vyera bine tukaba tubona ko vyandikishijweko nikaramu yirabura tukaba twibaza yuko ari umuyobozi wiryo shure yabimaditseho kugira abereke abanyeshure biwe ingene bazoza bariga mwuwo mwaka

Ikirasi kinini cane gisize irangi risa n'umuhondo irindi ritukura imbere yaho hakaba hari ikibuga kinini cane, hakaba hari n'imodoka zera zihahagaze, hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bifise amababi meza atotahaye kandi hakaba hariko haka izuba ryinshi.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe. Ico kibuga kikaba gitanguye kumeramwo utwatsi, kandi hakaba hari n'inzu nyinshi cane zihubatse nziza cane, kandi hakaba hari n'igicu bigaragara yuko imvura igomba kugwa, kandi hakaba hari n'igiti kinini cane cisakaye.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ikaba ifise umuryango umwe wugaye kandi uwo muryango ukaba wanditseko n'inrwa yera, hakaba hamaditseko n'igipapuro canditseko, tukaba twibaza yuko umuyobozi yoba yarakimanitseko kugira abanyeshure bamenye intonde y'ivyirwa.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe gisa neza, impande yaho hakaba hari inzu nziza cane isize irangi risa n' umuhondo, ikaba ifise imiryango yugaye hakaba hari n' ibiti bifise amababi atotahaye hakaba hariho n' igicu gisa nabi.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe kikaba gitanguye kumeramwo utwatsi twinshi cane duto duto impande yaho hakaba hari amazu meza cane yubatse neza hakaba hariho nuduti twiza dusaneza twisakaye dufise amababi atotahaye kandi hakaba hariho agacu keza cane

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye; impande yaho hakaba hari utwatsi twahameze. Kandi hakaba hari ikibuga kinini cane. Hakaba hari n'agacu keza, ata zuba ririko riraka. Hakaba hari n'ibiti birebire cane, bifise amababi atotahaye kandi vyiza.

Ikibambazi cubakishije n'amatafari aturiye .Hakaba hariko ivyandiko vyandikishije n' irangi ryirabura ,kandi hakaba hamatishije igipapuro kinini cera . Hakaba hariko n' ivyandiko vyandikishije n'ibara ryirabura. Ivyo vyandiko tukaba tubona y'uko bariko bandika indome niniya n'izindi ntoya.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barahaca, hakaba hari n'inzu nyinshi zitonze k'umurongo zubakishijwe n'amatafari aturiye, zifise amadirisha menshi yugaye n'imiryango, impande yaho hakaba hari udushurwe twiza kandi twinshi duteye k'umurongo dufise amababi atotahaye.

Ikirasi kinini cyane, kirimwo intebe nyinshi cane zidatonze ku murongo. Izo ntebe tukaba tubona yuko zikozwe mumbaho. Hakaba harimwo n'intebe imwe, yandikishijwe ko ingwa ifise irangi ryera. Kndi biragaragara yuko har'umwiza ,har' itara ririko riraka.

Ibarabara risa nabi ritanguye kubomoka, hakaba hariho nicapa gisa n'ubururu bamaditseko kw'ibipapuro vyera, inyuma yaho hariko haca umuntu, hakaba hariho n'ibiti bifise amababi meza cane atotahaye, hakaba hariho n'intebe zibiri z'inyegamo

Ikibambazi cubakishije n'amatafari aturiye hakaba hari ibipapuro bibiri bimaditseko vyanditseko n'irangi ryirabura tukaba twibaza yuko ari umuyobozi yashatse ko abanyeshuri biwe bamenya ikiranga minsi c'ishuri kugira ntibazoze barasiba ngo bagume muhira.

Ikibuga kinini cane gitanguye kumeramwo utwatsi, hakaba hashinzemwo ibendera rifise amabara atandukanye, harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu. Hakaba hariho inzu nyinshi cane zihubatse, hariho n'ibiti vyiza cane, bifise amababi atotahaye.

Ikirasi kinini cane cobakishijwe n'amatafara aturiye indani hakaba hari yo intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho hakaba ariho n'idirisha rimwe rikabaryugaye hakaba hari yo n'ikibogo kinini ya cane gisizirangi igirabura bakaba bacandikishijeko n'ingoa yera.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye kandi igerekeranye, iyo nzu ikaba ifise imiryango umwe, ukaba wugaye nawo. Uwo muryango ukaba ufise irangi ritukura, n'amadirisha atukura, kandi hakaba hari n'ivyuma imbere yiyo nzu, urinda kwishimikiza uriko uraduga kw'iyo nzu, ivyo vyuma bikaba bisize irangi ritukura.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ku ruhome hakaba hari igipapuro kihamaditse gifise amabara atandukanye kandi ico gipapuro kikaba canditseko hakaba harimwo ibara ryera irigomba gusa n'ubururu n'irindi ryirabura kandi hakaba harimwo intebe nyishi cane.

Ikibuga kinini cane hariko haca nabanyeshure benshi cane hakaba hari ninzu nyinshi zihubatse zifise amatafari aturiye impande yaho hakaba hari nibiti vyinshi n'imirima iteye impande yizo nzu harimwo n'ibitoke kandi hakaba hari nigicu gisa neza.

Ikibuga kinini cane giteyemwo twa tsitwa iza turemve imande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane harimwo izubahishizwe n'amatafara aturiye zifise imiryango myinshi yugaye n'amadirisha yugaye amaditso g'ipapuro vyera hakaba hari ibiti vyinshi.

Ikibuga ciza cane kandi kinini cane giteye igomwe. Impande yaho hakaba hari inzu zubatseho, zubakishijwe n’amatafari aturiye, hakaba hari n’ibiti vyinshi cane bifise amababi atotahaye, hakaba hariho igicu kiboneka nayo ko imvura igomba irwe.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ku ruhome rwayo hakaba hamaditse urupapuro rwera kandi runiniya. Urwo rupapuro rukaba rwandikishijeko n'irangi ryirabura hakaba handitseko indome niniya izindi zera hakaba hacafyeko n'ibiganza.

Ikibuga kinini cane gisa neza impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane zihubatse kandi igeretse rimwe hakaba hari n'ivyuma bisize irangi ritukura hakaba hariho n'ibiti vyinshi cane impande yiyo nzu hakaba hari n'agacu gasa neza.

Ikibuga kinini cane harimwo abanyeshure benshi bariko barakina. Impande yaho hakaba hari inzu nini cane ifise ibisakazo bisa nibiriko birahera kandi hakaba hariko haka izuba ryinshi, hakaba hari n'ahandi hantu hahagaze abana babiri hakaba hasa n'ahari umwiza.

Inteb nyinshi cane zihagaze hasi zitonze kumurongo , izontebe zikaba zikozwe mumbaho Kandi impande yaho hakaba hari abantu bahagaze nimodoka nyinshi cane zihahagaze hakaba hateye nibiti vyinshi Cane bifise amababi menshi cane atotahaye.

Inzu nziza Cane yubakishijwe n’amatafari aturiye ikaba igerekeranye ,ikaba Ifise imiryango ritukura n’amadirisha asize irangi ritukura, hakaba hari ivyuma vyinshi biri impande yiyo nzu bisize irangi ritukura tukabona yuko kugenda uvyidikiza ugiye mwiyo nzu

Ikibuga kinini cane kirimwo utwasi twiza cane dutotahaye, hakaba hari n'udushurwe duteye ku murongo dufise amababi meza cane atotahaye, hakaba harimwo n'ibindi biti birebire cane, impande yaho hakaba hari abanyeshuri bariko barakina hakaba hari n'inzu nyinshi cane.

Isomero ifise amadirisha yugaye impande yaho hakaba hari abana bariko barahakinira nabandi bana bigaragarako bariko baragenda nkaho bariko baragenda hakaba hariho uwuhetse isakoshi yirabura nuwundi afise isafuriya mu ntoki knadi abo bana bakaba bambaye umwambaro usa wishuri.

Irasi ikinini cane bavakishije n'amatafara aturiye ku bibambazi akaba hasi zirangire isa n'umuhondo hakaba hari n'imiryango myinshi cane yuguruye iyindi yugaye ikabaisi zirangira isa n'ubururu hakabahariho niyandikishijeko n'ingwa yera.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe, impande ya ho hakaba hari inzu nini cane igeretse rimwe, hakaba hariho n'ahandi hasize irangi ryera, imbere ya ho hakaba hari ivyuma bihubatse, bisize irangi ritukura, ucako uriko urifadikiza uduga indani mw'iyo nzu.

Ikibuga kinini cane igiteyemwo utwatsi twishi duto duto impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane harimwo n'idisi zirangi iryera hakaba hari n'igiti kirekirega ibisamaaye imeza cane atotaye hakaba hari n'igicu gisa neza bibonekanako imvura yagirirwe.

Ikibuga kinini cane basizemwo intebe nziza cane zihozwe mu mbaho zikaba zitonze ku murongo hakaba hari n'imodoka nyinshi cane zihahagaze hakaba hari n'abantu benshi cane bahahagaze n'ibiti vyishi cane bahateye bifise mu bab imeza.

Ikibuga kinini cane impande yaho hakaba hari inzu zihubatse, izo nzu zikaba zisize irangi risa n'umuhondo, hakaba hari abana bahicaye imbere yaho hakaba hari n'abandi bantu bariko baragenda, abo bantu bakaba bitwikiriye mu mutwe, hakaba hari n'ibiti imbere yaho.

Ikibuga kinini cane kandi ciza giteye igomwe, hakaba hariho n'amazu menshi kandi ahubatse atonze k'umurongo. Ayo mazu hakaba harimwo amwe amaditseko ibipapuro, kandi impande y'aho hakaba har'ibarabara risa neza cane ry'ivu.

Irazi ikinini cane cbakishijwe n'amatafara aturiye hakaba hariyo abanyeshuri beshi cane bambaye umwambaro bushi w'urusa imbere yabo hakaba hari i bi papuro bihari bikagaragara wa banyeshuri ko bariko bakora ikibazo inyuma yabo hakaba hari umuntu w'umugabo yambaye ishati y'iyoirangira i tukura hahagaze.

Ikibuga kinini cane bigaragara yukwo bagiteyemwo imboga, mw' ico kibuga hakaba hari igiti kinini cane, gifise amababi menshi cane, kandi hakaba hari n' inzu yubakishijwe mu mbaho , hakaba hari n' ibiti vyinshi cane, n' ibitoki vyinshi cane, n' amazu menshi cane.

Ikibuga kineni cane bonegafata mburi heruka kurwa hakaba hari ibiti vyiza cane, kandi vyishi bifise mu babatotaye hakaba hari n'ivyuma bisezerangieisano bururu hakaba hari n'amazumeshi cane afise imiryango yugaye bakaba bamadizeko ibikakuko vyera.

Kirasi ikinini cane cubase neza gisakaye kija mbere impande yaho hakaba hari abantu bariko barahaca hakaba harimwo n'uwomba yea gapira kirabura hakaba hari n'ikibuga kinini cane hariho n'ivyuma hakaba hariho n'ibiti vyinshi cane harimwo na birebire.

Ikibuga kinini cane harimwo utubuye twishi dutoduto, hakaba hari n'imodoka yera ihahagaze, hakaba hari n'inzu nyishi cane zihubatse zisize irangi ritukura n'irindi ryera, hakaba hari n'ibiti impande yaho bisa neza bifise amababi atotahaye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye Hakaba hari intebe zikozwe mumbaho nyinshi cane Kandi zisanzaye tukabona nidirisha rimwe ryugaye hakaba nikibaho gisize irangi ryirabura Kandi bandishije ningwa yera tukabona ko hari isomero.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe gisizemwo isima impande yaho hakaba hari ninzu yubatse yubakishijwe n'amatafari ikaba ifise ibisakazo bisize irangi risa n'ubururu impande yaho hakaba hariho ivyuma bihashinze navyo nyene bikaba bisize irangi risa n'ubururu.

Ikibuga kinini cane hagati mw'ico kibuga hakaba hateyemwo igiti kire kire cane kandi kivyibushe, hakaba hariko n'ikengeri nini cane yerekana yuko abanyeshure hageze ko bataha canke hageze kwinjira canke hageze mu karuhuko, kandi imbere yaho hakaba har'amazu menshi yubatse kandi atonze ku murongo.

Ikirasi kinini cane c'ubakishijwe n'amatafari aturiye, hakaba hari abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, hakaba hari n'amadirisha menshi cane yugaye, tukaba tubona ko bwariko burira, amatara yaratanguye kuza araka.

Ikibuga kinini cane harimwo n'abana benshi cane bariko barakina. Hakaba hashinzemwo n'ibendera ifise amabara atandukanye. Impande y'aho, hakaba har 'igiti gisa neza, gifise amababi agomba gusa n'umuhondo. Hakaba hari n'amazu menshi cane ahubatse .

Ikibuga kinini cane, hakaba harimwo utubuye twinshi tuhashanje duto duto, impande yaho hakaba hari imodoka ihahagaze hakaba hari n’ibiti vyinshi cane, ivyo biti akaba atamababi menshi bifise Kandi hakabonekanako hariko haka izuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane kirimwo intebe nyisi zikozwe muvyuma no mumbaho, kukibambazi hakaba hasize irangi ryera nirigomba gutukura hakaba hariko n'amadirisha abiri akaba yugaye hakaba hari n'amatara abiri tubona ariko araka tukibaza ko hari mw'ijoro.

Inzu nini cane yubakishijwe n'amatafari aturiye ikaba ifise amadirisha meshi cane kandi yugaye. Inyuma yaho hakaba har'uruzitiro rusize irangi ryera, hakaba hari n'utwatsi twiza cane dutotahaye, hakaba hari n'utundi twatsi bibonekako twariko turuma.

Ikirasi cubakishijwe n'amatafari aturiye hakaba har'ikibaho kihamaditse gisize irangi ryirabura, hakaba handikishijweko n'ingwa zifise ubwoko atandukanye hakaba harimwo n'ingwa yera kandi bikagaragara yuko icokibaho kir'ahantu hatabona.

Ikirasi kinini cane kikaba kirimwo n'intebe zikozwe mu biti, kikaba gifise n'amadirisha yugaye, hakaba hari n'akabati gateretseyo inyuma gakozwe mu vyuma, kandi kikaba gifise irangi risa n'umuhondo, biboneka ko ririko rirasaza.

Ikibuga kinini cane gisa neza hakaba hari ahantu hata yatanguye kumeye utwatsi twishi impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane zibubatze bakoresheje amataf ari aturiye imiryango ikaba yugaye hakaba hariko imaditseko ibipapuro vyera.

IKibambazi cubakishijwe n'amatafari aturiye hakaba hamaditseko igipapuro gifise amabara atandukanye hakaba harimwo amabara asa n'umuhondo, nayagomba gusa n'agahama, nayandi yirabura, nayagomba gusa nubururu hakaba harihintebe nyinshi cane.

Ikibambazi cera cane hakaba hamanitse ibipapuro bibiri vyamabara atandukanye hakaba harimwo igipapuro gisa numuhondo nigipapuro cera kandi kw'ivyo bipapuro biba vyanditseko bikaba vyandikishije ikaramu yiraburabura Kandi bikaba bimadishije utuntu twirabura .

uruhome rusize irangi ryera kurwo ruhome hakaba hamaditse ibipapuro bibiri ivyo bipapuro bikaba bifise amarangi atandukanye hakaba harimwo kimwe gifise ibara ry'umuhondo n'ikindi gipapuro cera kiboneka gatoya kandi ivyo bipapuro bikagaragara yuko vyanditseko.

Ikibugo kinini cane gisa neza, impande yaho hakaba har'inzu nyinshi zubatse bakoresheje amatafari aturiye ,zikaba zifise n'imiryango myinshi ,n'amadirisha menshi, akaba yugaye hakaba hari ahantu hamanitse ibipapuro vyera ,kandi hakaba hariko hak'izuba ryinshi.

Inzu nziza cane iteye igomwe yubagishijwe n'amatafari aturiye umwango ukaba wugaye amadirisha hakaba harimwo amwe yuguruye n'ayandi yugaya imbere yaho hakaba hari heza cane bahagirira isuku, kandi hakaba hari n'ikinogo cugaye cagenewe kujamwo imicafu.

Ikibuga kinini cane camezemu twatsi hakaba harimwo n'ibiti bishinze hakaba harimwo n'igiti c'ibendera ibendera rifise amabara atandukanye ibaragera n'ibararitukura, kandi hakaba harinzu nyinshi cane zubatse impanda y'ico kibuga n'ibiti vyishi cane.

Isomero yubakishije n'amatafara turi ye nde nde cane iriko imiryango myinshi cane hakaba hariko imiryango vyuguruye n'iyindi yugaye hakaba hariho n'abanyeshuri imbere yaho bariko barahakinira hakaba hari ho no dushugeye twiza cane duteye ku murongo hakurya yaho hakabai iyibarabara iryo barabara bakaba barirunze mo ipfu.

Inzu yibagishijwe n'amatafara aturiye ikabaifise u muryango umwe wugaye uwu muryango kabusizirangi ritukura hakaba hariho nikibaho gisizirango igirabura, kandi hasi hakaba hasiziranga igirabura hakaba hariho n'akantu mubatamwe imicafu.

Inzu nziza cane, yubatse neza ikaba isize amarangi atandukanye harimwo ayera n'ayasa n'umuhondo, impande yaho hakaba hatey'ibiti vyiza cane, bifis'amababi atotahaye, hakaba hariho n'utundi twatsi tur'impande yayo dutey'igomwe dusa neza.

Ikirasi kinini cyane hakaba hamaditse iye ipapuro ku ruhome hakaba hari ibipapuro byera n'ikindi gipapuro gifise ibara rigomba gusa n'ubururu hakaba hari yo nakabati gakozwe mu mbaho hakabatikakaba karemwe ibitabo vyinshi cane.

Ikibuga kinini cane hakaba haramezemwo utwatsi kandi ico kibuga kikaba gifise uruzitiro rwubakishijwe n'amabuye, kandi inyuma yurwo ruzitiro hakaba hari ibiti vyiza cane bifise amababi atotahaye, hakaba hari n'inzu ziri impande yavyo.

Ikirasi cubakishijwe n'amatafari aturiye, ku ruhome hakaba hamaditseko ibipapuro bibiri , ivyo bipapuro bikaba vyanditseko n'ikaramu yirabura, ivyo bipapuro tukibaza yuko vyamanitswe n'umuyobozi w'iryo shure, yashatse abanyeshure biwe ko biga.

Inzu nini cane, kandi igerekeranye yubakishijwe n'amatafara aturiye ikaba ifise n'amadirisha sizirange ritukura, kandi mu kuja mw'iyonzu hakaba hari utugazininda kuduka, kandi impande yutwe tugazi hakaba hari ivyuma vyinshi cane bihashinze bisizirango ritukura.

Ikibaho kinini cane bikagaragara ko ico kibaho kiri mwishure kikaba gisize irangi ryirabura hakaba handikishijeko ingwa yera hakaba handitseko ibiharuro vy'ibimenyetso bigaragara yuko ari abanyeshuri bariko barabikora.

Ikibuga kinini cane kirimwo abanyeshure benshi cane bariko barakina, kandi mwico kibuga hateyemwo ibiti bibiri bifise amababi meza cane atotahaye, kandi mwico kibuga harimwo n'ibendera ifise amabara atandukanye.

Inzu zubakishijwe n'amatafari aturiye ,zikaba zifise imiryango isize irangi rigomba gusa n'ubururu ,kumadirisha hakaba hamanitse ibipapuro vyera, andi haruguru yaho hakaba hari ikibuga kinini cane atanakimwe giteyemwo, ico kibuga hakaba hashinzemwo igiti ,kandi hirya yaho hariho ibiti vyinshi cane ,bifise amababi atotahaye.

Imeza iteretseko isaha, iyo saha ikaba ifise ivyandiko vyirabura n'udushinge tubiri, kamwe kagenewe kwerekana amasaha n'akandi kagenewe kwerekana iminota, kandi kw'iyo meza nyene hakaba hateretse uducamurongo tubiri, agacamurongo kamwe kakaba kera akandi kakaba gafise ibara risa n'umuhondo.

Imeza iteretseko isaha, iyo saha ikaba ifise ivyandiko vyirabura. Hakaba hateretseko n'uducamurongo tubiri, kamwe kakaba kera akandi kakaba gafise ibara risa n'umuhondo, hakaba hateretseko n'ikaramu ifise ibara ryirabura.

Ikibiga kinini cane, hari n'ace gatoya gasizwo isima, harimwo abantu bariko bararengana, hari n'imodoka nyinshi zihahagaze, hubatse n'amazu meza ageretse rimwe, bakoresheje amatafari aturiye, ifise n'amadirisha menshi cane yugaye.

Ikibuga kinini cane gisa neza hateyemwo igiti kirekire kivyibushe gifise amababi meza ateye igomwe atotahaye, hari n'inzu zihubatse zifise amatafari aturiye hashinze n'ibendera ry'Uburundi rifise amarangi atandukanye harimwo ayera n'ayatukura n'ayasa n'ubururu.

Kuga kinini cane gishinzemwo ibendera y'uburundi ifise amabara atandukanye harimwo yera esa n'ubururu nayatukura hari n'udushubwe twiza cane duteye ku murongo dufise amababo atandukanye hari n'amazu menshi cane ahubatse imiryango yugaye n'amadirisha yugaye.

Ikibuga kinini cane gisa neza giteye igomwe impande yaho hari inzu nini cane yubatse bakoresheje amatafari aturiye Kandi hari n'igicu gisa neza hariko haka akazuba, hari n'ibiti vyinshi birebire bifise amababi atotahaye asaneza.

Ikibuga kinini cane hari amabuye aharunze manini manini hari n'imodoka ihahagaze hari n'ibiti vyinshi cane bisa neza bifise amababi atotahaye bihateye hariho umuntu ariko ararengana ahetse isakoshi yirabura hari n'amazu menshi cane ahubatse.

Ikibuga ciza cane kininiya hashinzemwo ibendera y'Uburundi ifisemwo amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura nayasa n'ubururu, hateye n'udushurwe twiza ku murongo dufise amababi meza atotahaye, hari n'inzu nyinshi cane zihubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Inzu nini cane yubatse kijambere igeretse rimwe, ifis'imiryango myinshi yugay'isiz'irangi ritukura n'amadirish'akozwe mu vyuma, imbere yaho hari n'udushurwe twiza cane, dufis'amababi mez'atotahaye hicaye n'umuntu.

Ikibuga kinini cane , ciza cane, hateyemwo udushurwe k' umurongo, dufise amababi atotahaye, hari n' amazu menshi abubatse bakoresheje amatafari aturiye, afise amadirisha yugaye bamanitse kw ibipapuro n' imiryango myinshi yugaye.

Ikibuga kinini cane hatanguye kumeramwo utwatsi twinshi duto duto hari n'amazu menshi cane ahubatse asize amarangi atandukanye harimwo ayera nayasa n'umuhondo hari n'igiti kihateye cisakaye gifise amababi meza cane atotahaye hari n'igicu gisa neza.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barahaca harimwo nuwufise igitabo mumaboko harimwo inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise amadirisha abiri yugaye hariko haka n'izuba ryinshi cane harimwo igiti kihateye gIsa neza gifise amababi atotahaye.

Ikibuga ciza cane gisa neza harimwo ahantu hatanguye kumera utwatsi twinshi duto duto dutotahaye, harimwo abantu bariko barahaca, harimwo abafise isakoshi zirabura, n'abandi bicaye, hari n'amazu menshi cane ahubatse, harimwo n'iyigeretse rimwe.

Ikibuga kinini cane, ciza giteye igomwe gisa neza, hari abantu bariko barahaca, harimwo n'abahetse isakoshi zirabura; hariho n'ibiti bifise amababi atotahaye, hari n'inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, hariko haka n'akazuba gake gake hari igicu gisa neza.

Inzu yubakishijwe namatafari aturiye ifise amadirisha yugaye numuryango umwe wugaye imbere yaho hari igiti kirekire cane gifise amababi meza atotahaye kandi hariko haka nizuba ryinshi cane tubona yuko hariho nisomero

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye hari intebe nyinshi zitonze ku murongo zikozwe mumbaho kifise n'amadirisha menshi cane yugaye n'umuryango wugaye hari yo n'ikibaho gisize irangi ryirabura, ariko haka nakazuba kake gake.

Ikibanza kininini cane gisize irangi risa ry'umuhondo ku bibambazi. Hariho nikibaho cirabura candikishijwe ningwa yera .Hariho n’imeza iteretseko urupapuro rwera nidirisha ryuguruye hasi habaka hasize isima tukibazako yo ari isomero.

Ikibuga kinini cane , ciza giteye igomwe , harimwo utwatsi dusa neza dufise amababi atotahaye , harimwo n’ibindi biti binini bikuze bisumba ibindi bifise amababi atotahaye , hariho n’inzu ihubatse impande yaho ifise imiryango yugaye isize n’irangi ryera.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe namatafari aturiye gifise imiryango yugaye namadirisha yugaye akozwe muvyuma hari nibibaburo bimaditse kwidirisha kumuryango hakaba hasize irangi risa numuhondo kandi hasi hakaba hasize isima

Inzu yumuboyozi nziza cane isize irangi ryera ifise amadirisha yugaye n'imyango yugaye hamaditse ibipapuro vyera vyanditseko imbere yaho hateye udushugwe twiza cane dufise amabara atandukanye harimwo nayatukura nayera.

Ikibuga kinini cane gisa neza hariko hakamwo akazuba, impande yaho hari inzu nziza bubatse ifise amarangi atandukanye harimwo ayera nayasa n’ubururu, hari n’igicu gisa neza hari n’ibiti biteye bifise amababi atotahaye.

Ikibuga kinini cane gishinzemwo ibendera y'uburundi fise amabara atandukanye harimwo yera ayatukura ya sa n'ubururu hariho niudushurwe twiza cane duteye ku murongo dufise amabara imezi atotahaye hari n'inzu nyinshi cane zihubatse harimwo izubakishijwe n'amatafara aturiye.

Ikibuga kinini cane harimwo ahantu hatanguye kumera utwatsi twinshi dutoduto dutotahaye dufise amababi aremvye, hari n'abantu bahagaze abandi bicaye bahetse isakoshi , hubatse namazu harimwo ayagerekeranye yubakishije amatafari aturiye, hariko haka n'izuba ryinshi cane .

Viransi ikimini cane cobagirije namatafara aturiye harimwo n'ikibaho candikishizeko n'ingwa z'ubwoko butandukanye harimwo n'intebimwe ikuzwe mu mbaho tukabana yuko ryari ishuri ririmwe abanyeshuri mugabo bo ntitubabona.

Ikibuga ciza cane gitewemwo hari n'ahantu hatanguye kumera utwatsi duto duto, hari n'amashurwe ahateye k'umurongo afise amababi meza atotahaye, hari n'ibiti birebire bihateye, hari n'amazu ahubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe hashinzemwo ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayatuhurana n'ayasa n'ubururu, harateye n'igiti ciza giteye igomwe gifise amababi atotahaye, hariko haka n'akazuba hari n'inzu zihubatse.

Ikibuga ciza cane cubatse neza, hari n'udushurwe duteye kumurongo, dufise amababi meza atotahaye, hari n'amabendera abiri ahashinze, afise amarangi atandukanye, harimwo ayera, n'ayatukura, n'ayasa n'ubururu, hari n'inzu bubatse bakoresheje n'amatafati aturiye.

Ikirasi kinini cubakishijwe n'amatafari aturiye hariko urubaho runini cane rwirabura rwandikishijeko n'ingwa zitandukanye harimwo izisa nubururu, nizisa numuhondo tukibazo yuko yari isomero abanyeshure bariko bigiramwo umwarimu yariko arabasigurira.

Ikirasi kinini cane kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro usa n'ibara ryera hariho n'ikibaho gifise ibara ry’irabura candikishijeko n'ingwa yera hariho umuntu ahagaze imbere yambaye ishati yera n'ijipo yirabura.

Ikibuga kinini cane gisa neza harimwo nabantu bariko bararengana impande yaho hariho inzu nyinshi zihubatse zifise imiryango yuguruye risize irangi risa nubururu hari nibiti birebire bihateye bifise amababi atotaye kandi hariko haka nizuba

Ikibuga kinini cane gitanguye kumeramwo utwatsi twinshi duto duto, hari n'amashurwe ateye k'umurongo afise amababi meza cane atotahaye harimwo ayasa n'umuhondo, hari n'ikirasi kihubatse bakoresheje amatafari aturiye, hariko harengana abantu harimwo n'uwambaye ishati yera.

Ikirasi kinini cane kigeretse rimwe, gifise amatafari aturiye, harimwo ahasize irangi risa n'umuhondo, impande y'aho hari ibiti bihashinze vyanikiyeko impuzu, harimwo izera, izitukura n'izirabura; hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n' amatafari aturiye ,hamwe n'ikibaho kinini cane gisiz'irangi ryirabura bandikishijeko n'ingwa yera, hari n'imeza ikozwe mu mbaho no mu vyuma hariho n'intebe y'inyegamo nayonyene ikozwe mumbaho .

Ikibuga kinini cane gisa neza harimwo abantu bariko barakina, impande yaho hari ibarabara ry'ikaburimbi rifise isuku ryinshi , hari n'igiti kihateye gifise amababi meza atotahaye hari n'inzu zihubatse nyinshi kandi nziza hariko haka n'izuba .

Ikibuga kinini cane gisa neza hari n' agashugwe gasa n' umuhondo kahateye hariho n' ibitoko hari n' inzu bubatse ifise amatafari aturiye ifise imiryango yugaye isize irangi risa n' ubururu n' amadirisha yugaye akozwe mu vyuma.

Ikirase cubakishijwe n'amatafari aturiye, gifise umuryango umwe wugaye, usize irangi risa n'ubururu w'icuma; hamanitse urupapuro rumwe rwera, tukibaza ko ari umuyobozi yarushizeho, ariko amenyesha abanyeshure biwe umunsi bazotangurira kwiga.

Ikibuga kinini cane gisa neza, hari n’amazu ahubatse afise amadirisha yugaye kandi bakoresheje amatafari aturiye hariko haka n’izuba ryinshi cane, hari n’ibiti vyinshi bihateye bifise amababi atandukanye kandi atotahaye.

Ikibuga kinini cane gisa neza giteye igomwe, impande yaho hari inzu ihubatse bakoresheje amatafari ahiye , imiryango yugaye ifise ibisakazo bisa nibiriko birahera, hari nibiti bihateye vyiza cane bifise amababi atotahaye , hariko haka nakazuba gake gake.

Ikirasi kinini cane, cubakishijwe n'amatafari aturiye, gifise umuryango umwe wugaye n'amadirisha yugaye, asize irangi ritukura. Imbere yaho hari igiti ciza cane gitotahaye, gifise amababi meza, hariko harengana n'umuntu yambaye ishati yera.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n 'amatafari aturiye imbere yaho hasize isima, hari n'uzitiro rwubakishije n' amatafari aturiye ,hariho n'igiti kirekire gifise amababi meza atotahaye, kandi hariko haka n'izuba ryinshi.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe namatafari aturiye, imbere yaho hashinze ivyuma bisesangiye bisa nubururu, hari nibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi meza atotahaye hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Ibarabara ryiza cane ry’ikaburimbi ririmwo isuku ryinshi impande y’aho hari ibiti birebire bihateye bifise amababi meza atotahaye , hari n’amazu ahubatse afise amabara atandukanye harimwo n’ayera imiryango yugaye.

Ikibuga kinini cane harimwo ahantu harunze amabuye kandi hahagaze n'imodoka, hariho n'abantu bariko barahaca harimwo uwuhetse isakoshi yirabura hari n'ibiti vyinshi bihateye birebire bifise amababi meza atotahaye, hari n'amazu menshi cane ahubatse

Ikibuga kinini cane kandi ciza giteye igomwe, hashinze n'ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera, n'ayatukura ,n'ayasa n'ubururu ,hari n'inzu ihubatse amadirisha yugaye n'imiryango yugaye, bakoresheje amatafari aturiye.

Inzu nziza cane igeretse rimwe izize irangi ryera hariko ivyandiko vyirabura, impande yaho hari igiti ciza cane gisananaye gifise amababi atotahaye ,hariko haka n'izuba ryinshi hari n'uruzitiro rw'ubakishijwe n'amatafari aturiye.

Ikirasi kinini cane gifise iranga igera n'irisa n'ubururu imbere yaho hakaba hari ikibuga kinini cane gitanguyekomeramwo utwatsi harimwo n'ibiti vy'ishi cane bisaganayo bifisamu babatotahaye, kandi hariko hakanizuba gishi cane.

Ikibuga kinini cane gisa neza hashinzemwo ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera , n'ayatukura nayasa n'ubururu , hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye , hari n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi atotahaye .

Ikibuga ciza cane giteye igomwe harimwo abantu bariko barahaca bambaye ishati yera n'ipantaro ryera bahetse isakoshi zirabura, hari n'udushurwe duteye ku murongo dufise amababi asa n'umuhondo twiza cane dutotahaye, hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga kini cane gishanjemwo utubuye twinshi duto duto impande yaho haramazu menshi ahubatse ateye igomwe afise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayasa nubururu nayagomba gutukura hari nigicu ciza gisa neza imvuro itagomba kurwa.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo imodoka harimwo izera n'izirabura hari n'ibiti vyishi cane bifise amababi meza atotahaye hari n'amazu meshi cane ahubatse harimwo ayageretse yubakishije amatafari aturiye hari n'igicu gisa neza.

Ikirasi kinini cane cubakishije n'amatafari aturiye hasi hasize isima ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo gifise imiryango myinshi cane yugaye n'amadirisha menshi cane, hakaba hari hamaditse ibipapuro vyera tukibaza yuko yari isomero.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe n'amatafari aturiye, harimwo n'ikibaho kinini gisize irangi ryirabura, candikishijeko n'ingwa yera. Hari ishure ry'abanyeshure bariko barigiramwo, bakaba bari mu karuhuko batari bwagaruke kwiga.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo imodoka nyinshi harimwizera n'izitukura, hari ninzu nyinshi cane zihubatse, hari iyigeretse kabiri, hari n'ibiti vyinshi cane bifise amababi atotahaye, hari nigicu gsa neza biboneka ko imvura yagomba igwe.

Ikibuga kinini cane igisa neza hagazimwo imodoka harimwo zera n'izirabura hashinzemwo n'ibentera y'uburundi ifsamubo aratandukanyi harimwo yera ayatugura nesa ni'ubururu hari n'ibiti vyinshi birebire bisa neza ifisamu babatotahye.

Ikibuga kinini cane, harimwo utwatsi twinshi duto duto, harimwo igikoko kiriko kiraharisha citwa impene, harimwo igiti kihateye, gifise amababi arimwo ayasa n'umuhondo meza atotahaye; hari n'inzu ihubatse, isize irangi risa n'umuhondo n'iryera.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe, hari n'igiti kihateye, gifise ibibabi bisagaraye bitotahaye; hari n'agacu keza, ariko haka akazuba gake gake, hari n'uruzitiro rwubakishije n'amatafari aturiye, n'amazu menshi ahubatse.

Ikibuga kinini cane harimwo utubuye twinshi duto duto, hariho n'ibiti vyinshi cane bifise amababi atotahaye, hariho n'inzu nyinshi zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, harimwo n'iyigeretse rimwe, harimwo n'abantu bariko barahaca harimwo uwambaye umupira wera.

Ikibuga kinini cane kirimwo itwatsi twishi cane dusa neza harimwo n'amabuye menshi matomato hari n'inzu nini cane iyubatse bakoresheje matafara turiye ifise idirisha rimwe rikozwe mu vyuma hariho n'igico gisa nabi tubonako imvura yagomba kugwa.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe hashinze ibendera yu Burundi harimwo amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura nayasa n'ubururu hariko haca n'abantu bambaye impuzu zera hari n'amazu meshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barahaca harimwo nuwahetse isakoshi, harundwemo n’amabuye manini ya hahagaze n’imodoka, hari n’ibiti bihateye bifise amababi meza atotahaye, hari n’amazu ahubatse bakoresheje amatafari aturiye hariko haka n’akazuba.

Ikirasi kinini cane gisa nigishaje gifise umuryango wandikishijeko ningwa yera indani hakaba hari intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho, hasi hakaba hasize isima kandi gifise amadirisha menshi cane yugaye hakaba hamanitseko ibipapuro vyera.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye ,kandi igeretse rimwe, ifise amadirisha menshi cane yugaye, kandi akoze muvyuma, ifise n'uruzitiro rw'amatafari harimwo ahasize irangi ryera, hariho n'igicu gisa neza tubona yuko atamvura iza kurwa.

Ikibuga kinini cane harimwo umuduga w'irabura impande hahagaze umuntu hashinze n'amabendera abiri afise amabara atandukanye harimwo ayera nayatukura nayasa nubururu hubatse namazu menshi cane akoreshejwe namatafari aturiye.

Buge kinini cane gitanguyekomeramwutwasi twiza ditotaye hicahimwe abana babiri uwundi ahagaze yambaye isati yera nijupu igomba gutukura hateye n'ibiti vyinshi cane bifise amababatotahaye hari nigico gisa neza imvura igomba kugwa.

Ikibuga kinini cane igiteye igomwe harimwo bantu bariko bararengana hariho nuzishubwe twiciye duteye ku murongo, kandi tuyiza dufisa amabatotahaye harimwo n'ayasa n'umuhondo hariho n'ikirasi kinini cane gihubatse gifisa amadirisha menshi n'imyango myinshi hariho n'iyimatitse ko'igipapura gucera.

Ikarasi kinini cane gisize irangi ritandukanye harimwo iryera n'irigomba gusa n'ubururu, imbere yaho hari ikibuga kinini cane hariko hakamwo izuba hari n'ibiti bihateye bifise amababi atotahaye meza hari n'umuntu ahahagaze yambaye ishati yera.

Ikibuke kinini cane kiriko ca kamwo n'izuba imande yabo hari nzu ihubatseyisizamaranga atandukanye harimwo ayera n'a san' ubururu hari n'ibiti bihateye bifiseumamimeza atotahaye hari n'abantu bariko bararengana.

Ikibuga ciza cane harimwo imodoka ari iyirabura impande hariumunahagaze hashinzwe n'amabendera biri visoma baratandukanye harimwo era ayatukura ayasa n'ubururu hari n'ibiti vyishi cane bisa neza visama ba batotahaye hariko hakana akazuba.

Ikibuga kinini cane harimwo ahantu hatanguye kumera utwatsi dutoduto ducanzemo nutubuye hari modoka zibiri zihahagaze harimwo niyera ,hari ninzu ihubatse Ifise amadirisha y ivyuma isize Irangi ryera hari nibiti vyinshi cane bihari.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwi harimwo abana bariko barakina beshi hariho n'ibiti vy'isi cane bihateye bifise amababe meza totahaye, kandi hariko hakanizuba ryishi hariho n'inzu nyinshi zihubatse harimwo igeretse rimwe, kandi nziza cane.

Ikibuga kinini cane gishinzemwo ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye, harimwo ayera, ayatukura n'ayasa n'ubururu, hariho n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi atotahaye n'amamodoka menshi cane ahahagaze harimwo ayera n'ayirabura.

Ikirasi cubakishije n'amatafari aturiye gifise umuryango umwe wugaye usize irangi risa n'ubururu ukozwe mu cuma, hamaditse igipapuro kimwe cera canditseko, twibaza ko ari umuyobozi w'iryo shure yavyanditse ariko amenyesha abanyeshure biwe aho bazotangurira kwiga.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bicaye, harimwo n'uwuhagaze yambaye ijipo itukura n'ishati yera. Hari n'igiti ciza cane gitotahaye, gifise amashami meshi meza. Hari n'igicu gisa neza, hariko haka izuba hari n'amazu ahubatse.

Ikibuga kinini cane gihagazwemo n'imodoka nyinshi hari mw ‘izera nizirabura hari n'ibiti vyinshi bihateye bifis ‘amababi meza cane atotahaye hari n'igicu gisa neza akazubaka kariko karaka hari n'inzu nyinshi zihubatse bakoresheje amatafara aturiye

Ikibuga ciza cane gisa neza harimwo abantu bariko barakina hari n'ibarabara ryiza cane ry'ikaburimbi riri imbere ririmwo isuku ryishi hateyemwo igiti ciza gisaganaye gifise amababi atotahaye hari n'amazu menshi cane ahubatse, hariko haka n'izuba.

Ikibuga kinini cane gishinzemwo igiti gifise amababi meza cane atotahaye , hari namazu menshi cane , kumadirisha hamaditse ibipapuro vyera, hari n'ivyuma bishinzeho bisize irangi risa n'ubururu , hariko haka n'akazuba gasa neza.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe harimwo n'igiti kihateye gifise amababi menshi atotahaye ariko haka n'akazuba gakegake hari n'amazu menshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye hariho n'iyigeretse rimwe tukaba twibaza yuko ari amasomero.

Kinini cane ikirimwo ibiti vyinshi bitotahaye bifise amabare bimeza Cane ateyi igomwe hashinze n'amabendera abiri afise amabare atandukanye harimwo yera aya tukura asa n'ubururu hari n'inzu nini hubatse bakoresheje amatafara aturiye.

Ikirasi kinini cane gifise umuryango umwe wuguruye usize irangi ritukura hariyo n'urubaho rurerure cane rwirabura ku bibambazi hasize irangi ryera harimwo n'abanyeshure benshi cane bicaye kuntebe zibiti bambaye umwambaro bose usa.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bicaye abandi bahagaze hariho n' inzu zihubatse bakoresheje amatafari aturiye inyuma yaho hariho ibarabara ry' ikaburimbo ririko ricamwo imodoka nyinshi n' abantu benshi kandi hariko haka n' izuba ryinshi cane.

Ikibuga kinini cane camezemwo utwatsi twishi dufise amababi atotahaye hariko hakan’izuba ryinshi cane hariho n'amazu menshi ahubatse harimwo yigeretse rimwe, kandi bakoresheje amatafari aturiye hariho n'ibiti vyishi cane bihateye.

Nini cane isgeretse rimwe isi sirang igera ifisa n'ivyandiko vyiraburaatubona ko ari ishuri, kandi tubona yuko hariko hakizuba gishi cane impande yaho hari ibiti vyishi birebirefisamurabatotaye meza hari n'ivyatsi bihateye.

Ikirasi kinini cane cubakishije amatafari aturiye gifise namadirisha yugaye akozwe muvyuma, gifise n'umuryango umwe wuguruye, indani har'intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho tubona yuko yar'isomero mugabo abanyeshure batari bwaze.

Ikibuga kinini cane kirimwo utubuye twin I dutoduto harimwo n'igitutu gisa n'icivyo ubumavyo babi hashinze haruguru yaho hariho n'inzu nyinshi cane zihubatse harimwo izisi zirange gera nirigomba gutukura hariho n'imodoko iyo hagaze yera.

Ikibuga kinini cane ciza giteye igomwe .Impande yaho haramaza hubatse bakoresheje amatafari aturiye hari n'igicu ciza gisanez' izuba ryari kori iraka hari n'igiti ki hateye gifise amababi atotahaye meza cane.

Ikibuga kinini cane har'izu ihubatse, ifise amadirisha abiri yugaye. Hari n'ibipapuro bimaditseko vy'amabara atandukanye. Hari n'abantu babiri bariko barahaca, harimo n'uwufisi igitabo mu maboko. Hari n'ibiti bifise amababi meza atotahayeH hari n'izuba ririko riraka.

Ikirasi kinini cane gisize irangi ryera, ku bibambazi gifise umuryango umwe wuguruye, hariyo n'ikibaho candikishijeko n'ingwa yera, hariyo n'abanyeshuri bicaye yo bariko barakora ikibazo bambaye umwambaro usa, ishati yera n'ijipo yirabura.

Dino rw'amatafari aturiye rufise umuryango muwe wugaye hamadizi igipapuro cera, ariko harengana n'umuntu indani hakaba hari nzo nini cane nziza bifise amadirisha yubwaye n'imyango yugaye hakaba hari n'igico ciza gisa neza.

Ikirasi kinini cane c'ubakishijwe n'amatafari aturiye, ku bihome hasize irangi risa n'umuhondo, hasi hasize isima hari n'amadirisha menshi yuguruye hatamanitse ibipapuro vyera vyanditseko, tukibaza ko ryari ishure abanyeshure bariko bigiramwo.

Ikibuga ciza cane hashinzemw' ibendera y uburundi ifis' amabara atandukanye, harimwo yera, ayatukura nay icatsi kibisi, hari n amazu menshi cane ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, hari n' ibiti vyiza cane bifis' amabuy' atotahaye.

Ikibuga kinini cane giteyemwo amashurwe ku murongo meza cane atotahaye harimwo ayasa n'umuhundo impande yaho hubatse kirasi kinini cane bakoresheje amatafari aturiye gifise ibisakazo bisa nkibiriko birahera, kandi hariko haka n'izuba ryishi cane.

Ikibuga kinini cane hashinzemwo ibendera y'Uburundi ifise amabara atandukanye harimwo ayera, ayatukura, ayasa n'ubururu; Hari nudushurwe twiza cane duteye ku murongo, dufise amababi meza atotahaye, hari n'agacu keza izuba ririko riraka.

Inzu yubakishije n'amatafari aturiye, igeretse kabiri, impande y'aho hakaba hari imodoka nyinshi cane zihahagaze, hakaba hari n'ibiti vyinshi cane biremvye, bifise amababi meza cane, hakaba hari n'utwatsi dutanguye kumera impande y'iyo nzu.

Inzu nyinshi cane zitonze ku murongo imbere yaho hari ikibuga kinini cane ico kibuga kikaba kiriko kirameramwo utwatsi, kandi hakaba hari n'ibiti vyiza cane biteye igomwe bifise ama bababi atotahaye, kandi hakaboneka yaho hari igicu hariko haka izuba.

Ikirasi kinini cane gisize irangi ryera n'irisa n'ubururu, impande yaho hakaba hari ibiti vyinshi cane bifise amababi asa neza, hakaba hari n'ikibuga kinini cane, ahari hatoya hameze utwatsi twinshi, hakaba hariko haka n'izuba ryinshi cane.

Inzu ziza cane yubakishishwe namatafari aturiye amadirisha yugaye imbere yaho hakaba hateye udushurwe twiza cane dufise amababi meza cane atotahaye hakaba habonekana ko hariko haka izuba hakaba hari niyindi nzu yegeranye

Inzu nini cane yubakishijwe n'amatafari aturiye amadirisha nimyango bikaba vyugaye kuruhome hakaba hasize irangi risa n'umuhondo hasi hakaba hasize irangi ryirabura risaniriko riravako rishaje iyo nzu tukaba twiyumvirako ari ishuri.

Ikibuga kinini cane kirimwo inkungugu nyishi biboneka ko imvura idaheruka kurwa impande yaho hakaba hari inzu ifise imiryango myishi yugaye n'amadirisha meshi yugaye igeretse kabiri yubakishijwe n'amatafari aturiye hakaba hari n'ibiti impande yaho.

Ikibuga kinini cane giteyemwo utwatsi dutoduto twinshi tukaba turenze ,impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane tubona zubakishijwe n'amatafari aturiye. Hirya yaho hakaba hari ibiti vyinshi cane Kandi hakabonekana ko imvura yagomba igwe.

Ikibuga kinini cane harimwo abantu bariko barahaca harimwo n'abahetisa koshi hakaba hari n'udushurwe twiza cane duteye ku murongo hakaba hari n'ikindi gitikirekire gifise amabasaganaye hakaba hari n'inzu nziza cane zihubatse zufise amatafara turiye.

Ikirasi kinini cane kirimwo abantu benshi bicaye imbere yaho hakaba hariho umuntu umwe ariko arabigisha, kandi hakaba hariho ikibaho kinini cane kandi gisizweko n'inrwa yera kandi hakaba hariho n'intebe imwe y'inyegamo iriko agasakoshi.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe impande yaho hakaba hari abantu bariko barahaca hakaba hari n'ibiti vyiza cane bisakanaye bifise amababi meza cane atotahaye hakaba hari n'inzu nyishi cane zihubatse zitonze ku murongo.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe impande y'ico kibuga hakaba hari utwatsi twahameze, kandi hakaba hari n'inzu nyinshi cane n'ibiti vyinshi cane birebire hakaba hariho nigicu cerekana yuko imvura yawo bigomba kugwa hasa nabi.

Ikibuga kinini cane hakaba hariho utwatsi dukeya tuboneka tukaba tubona ko hariho nigicu gisa neza cane, hakaba hari n'amazu menshi cane yubakishije n'amatafari aturiye impande yaho hakaba hariho igiti kirekire cane gifise n'amababi atotahaye.

Ikibuga bashanjemwo utubuye twinshi duto duto .Impahande y'aho hakaba hari amazu menshi cane ahubatse, harimwo ayagerekeranye. Munsi y'aho hakaba har'abanyeshuri bahahagaze harimwo uwambaye umwambaro wera n'uwirabura, hakaba hari n'igicu gisa neza .

Ikirasi tubona ku kibambazi ko asizirangirisa n'umuhondo hakaba hari n'ikibaho kinini cane gisizirangiryirabura hakaba hari n'ingwa yerabandikishijeko hakaba hariho n'imeze abasizekw ibipapuro vyera hakaba haboneka n'agace gato ya kidirisha.

Inzu nini cane ifise amadirisha abiri yuguruye hakaba hariho nama machine menshi cane ateretse kumeza ayo ma machine afise ibara ry'irabura hakaba hariho n'intebe nyinshi cane n'ibitabo vyinshi cane biteretse mukabati k'ivyuma.

Ikibuga kinini cane ciza cane mwico kibuga hakaba harimwo utubuye twishi duto duto impande yaho hakaba hari inzu zihubatse zubakishijwe n'amatafari aturiye hakaba hari n'imodoka iriko iraca murico kibuga iriko iragenda hakaba hari n'ibiti vyishi cane impande yico kibuga.

Ikibuga kinini cane cane gisa neza imbere yaho hakaba har'udushurwe twiza cane duteye ku murongo dufise amababi asa n'umuhondo, hakaba har'ikirasi kinini cane gifise imiryango yuguruye amadirisha yugaye hakaba har'abantu bariko barahaca.

Ikibuga kinini cane gisa neza harino dushurwe duteye ku murongo dufisama ba batotahaye asa n'umuhondo hakaba hari n'abantu bariko bararengana hakaba hari n'inzu nyinshi cane, kandi nziza ziteyigo mwe zubagishije n'amatafari aturiye, kandi hakaba hasa neza na hariko harakizuba.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe! Mw'ico kibuga hakaba hashinzemwo ibendera ifise amabara atandukanye, hakaba harimwo amabara atukura n'ayera n'ayasa n'ubururu, kandi impande yaho hakaba hari igiti ciza cane gisagaraye, musi yaho hakaba hari utwatsi twiza cane.

Basi ikinini cane cbakishije n'amatafara aturiye, kandi kigeretse kabiri hakaba hari imiryango myinshi imwe yugaye iyindi yuguruye n'amadiraisha menshi cane imbere yaho hakaba hari umuntu, ariko ararengana yambaye i pantaro yirabura n'ishati yera.

Ikirasi kinini cane kukibambazi hakaba hashize irangi risa numuhondo hakaba hariho nikibaho kinini cane gisize irangi ryirabura hakaba hariyo nimeza bakaba bayiteretseko igipapuro cera hakaba hariyo nidirisha rimwe rikaba ryugaye naryonyene rikaba ririko ibipapuro

Ikirasi kinini cane harimwo intebe nyinshi zitonze kumurongo zikozwe mu mbaho hakaba hari n' abanyeshure babiri bicaye kuntebe nibaza ko bariko barigishanya hanze hasize isima kandi hari umwiza tukibaza ko ari mwijoro.

Ikirasi kinini cane cubakishijw' amatafar'aturiye kikaba gifis' umwang' umw' ukoze muvyum' ukaba wuguruye, hasi hakaba has' izisima kand' indani hakab' ari harehare cane, hafis'imiryango myinshi can' ikaba yugaye.

Ikirasi kinini cane cubakishije n'amatafari aturiye, hakaba hariyo intebe nyinshi cane n'imeza nyinshi cane, hakaba hariyo n'imashini nyabwonko kandi imbere hakaba hari igipapuro kinini cane, hakaba hari n'umuryango umwe wuguruye kandi hahagaze abantu babiri.

Ikirasi kinini cane gisiz' irangi ryera, hakaba hari n' imiryango myinshi cane yugaye, n amadirisha menshi cane yugaye, imbere yaho hakaba hashinz' ivyuma bisa n' ubururu, kandi hakaba hari ni kibuga kinini cane, kandi hakaba hasize n' isima.

Inzu yubakishijwe n' amatafar' ahiy' akab' arinini can' igeretse kabiri, ifis' amadirisha menshi n' imyango myinshi bikaba vyugaye, imbere yaho hakaba har' ikibuga kinini cane tukabona k' ata mvur' iherutse kugwa, hakaba hari n' igicu kibi cane.

Inzu nini cane yubakishije namatafari aturiye ikaba ifise umwango umwe uwomwango ukabusize irangi ritukura kandi ukaba wugaye ukabufise namadirisha yugaye nayonyene akaba asize irangi ritukura imbere yaho hakaba hari umuntu umwe ariko arahaca yambaye ishati yera nipantaro yirabura

Ikibuga kinini cane impande yaho hakaba hari nzu nini igeretse kabiri hakaba hariho n'abantu benshi bahagazeho harimwo n'abambaye ishati zera impande yaho hakaba hateretse imodoka na we inyene yera dukabona, kandi honi no dushurwa twiza cane duteye ku murongo.

Buga kineni cane hakaba hari ahantu hatoyahameze utwatsi twishi cane impande yaho hakaba hari abantu bahicaye harimo n'uwambaye agapira kera hakaba hariho ni barabaragiye ikaburimbiri riko riracamwo abantu hakaba hari n'ibitivyishi cane bisa neza.

Ikirasi kinini cane, ku kibambazi hakaba hasize irangi risa n'umuhondo, hakaba hariyo n'intebe zinyegamo, hakaba har'imwe bateretseko isakoshi, hakaba hariyo n'akabati gakozwe mu mbaho, akor kabati kakaba karimwo ibitabo vyinshi cane bitonze ku murongo.

Ikibuga kinini cane giteye igomwe, hakaba hari n'udushugwe twiza cane duteye ku murongo dufise amababi meza cane aremvye, hakaba hari n'inzu nyinshi cane zihubatse, zubakishijwe n'amatafari aturiye kandi hakaba hariho n'igicu ciza cane.

Hasi cagishijwe n'amatafari aturiye, hakaba har’amadirisha menshi cane yugaye n'imyango myinshi yugaye, amaditseko zoko ipapuro vyera imbere yaho hakaba ahari uruta irunini cane ruvyibushe hakaba hari n'utundi dushurwa twiza cane dutoduto.

Ikirasi kinini cane gisize irangi ryera, gifise amadirisha menshi cane akozwe mu vyuma yugaye. Impande y'aho, hakaba har'igiti kinini cane gisagaraye, hakaba hari n'udushurwe duteye k'umurongo. Kandi tukabona y'uko, izuba ryariko riraka ari ryinshi.

ikirasi kinini cane kikaba gisiz' amarang' atandukanye, hakaba harimw' ayera n'ayasa n'ubururu, imbere yaho hakaba har' ikibuga kinini cane , hakaba hari n' ibiti bihateye vyinshi cane kandi hakaba har' igicu kigaragaza yuko izuba ryariko riraka.

Ikibuga kinini cane giteyemw’utwatsi twiza cane dusa neza , hakaba hari n’ikindi giti gikuze , gifis’amababi atotahaye ameze neza, hakaba hari n’impuzu zanikiye kumugozi, harimw’izera, hakaba hari n’inzu nyinshi cane zihubatse.

Inzu Nini cane yubakishijwe n’amatafari aturiye , imbere yaho hakaba har’intebe ikoze mumbaho, iyo nzu ikaba ifise umuryang’umwe wuguruye n’idirisha rimwe ryugaye kand’ikaba isize irangi ritandukanye harimw’iryera nirisa n’ubururu.

Ikibuga kinini cane hakaba hari umuntu, ariko arahaca, ariko aratambuka hakaba hari n'inzu zihubatse nyinshi cane zifise amatafu araturiye hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bisa neza bitotaye hakaba hari n'igicu gisa neza.

Ikibuga ciza cane kinini cane impande yaho hakaba hari utwatsi twiza cane tu tuhateye hakaba hari n'inzu nyishi cane zubatse k'umurongo hakaba hari n'ibiti Impande yiyonzu hakaba hari n'igicu gisa nabi biboneka kw'imvura yagomba kugwa.

Ikibuga kinini cane cicayimwo abanyeshuri abandi bahagaze hakaba hari n'uwurezi isakoshi hakaba hari n'aba modoka menshi amwe yirabura aya ndatukura hakaba hari n'igiti cisakaye gisamu habimezi atotaye hakaba ariho n'inzigeretse kabiri.

Ikibuga kinini cane gisize isima hakaba hariho imodoka ihahagaze izindi ziba ziri musi y' ibiti vyiza cane biteye igomwe hakaba hari n' amazu menshi yubakishije n' amatafari aturiye hakaba hariho n' igicu tukabona ko imvura yagomba kugwa.

Ikibuga kinini cane impande yaho hakaba hari udushurwe twiza cane duteye ku murongo hakaba hari n'inzu nyinshi cane n'ibiti vyinshi cane bifise amabayo imenshi cane atutaye hakaba hari n'imodoka yeri hagaze mu ico kibuga, kandi hakaba hari n'igico ciza.

Ikibuga kinini cane giteyemw' utwatsi twiza cane dusa neza, hakaba hariho n' inzu zubakishij' amatafar' aturiye ziriko n' amabati yera n' ayatukura zigerekeranye nziza cane kandi hakaba hariho n' ibiti vyinshi cane hakaba haboneka yuko hari kwak' izuba ryinshi.

Ibarabara ryivura icafuye risa nabi impande yaho hakabahateye ibiti vy'inshi cane n'inzu nyinshi cane zakishije n'amatafara aturiye, kandi hakabashinze ibe ndera rifise amabara atandukanye hakaba harimwo ya san'urwatsi n'aya nd’atukura.

Metsi ikinini cane cu bakishijwe n'amatafu araturiye hakaba hariyo n'intere nyinshi cane zikozwe mu mbaho zitonze ku murongo hakaba hariyo nikibaho kinini cane gisizirangigirabura bakaba bacandikishijeko ningoa yera.

Reka inini cane harimwo itubuye twishi i duto duto dushanjemwo hakaba hari n'umuntahagaze yambaye agapira kera ni bu turagirabura impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane harimwo n'izuguruye imiryango n'amadirisha yugaye.

Ikibuga kinini cane gishanjemwo utubuye twinshi cane dutoduto, impande yaho hakaba hariho igiti kinini cane gifise amababi menshi cane atotahaye. Musi yaho hakaba hariko haraca umuntu akaba ariko agendesha n'ikinga kandi tukabona ko hariko haka akazuba gakegake.

Ikibuga kinini cane harimwo imodoka yirabura impande yaho hakaba hari umuntu ahahagaze hakaba hashinze n'amabendera abiri y'amabara atandukanye, hakaba hari n'ibiti vyiza cane bifise ibibabi vyinshi bitotahaye, hakaba hari n'amazu menshi.

Ikibuga kinini cane gisa neza impande yaho hakaba ahari udushurwe twiza cane duteye ku murongo hakaba hari n'inzu nyinshi cane zihubatse n'ibiti vyiza cane bifise mu babattahaye asa neza hakaba hari n'igico gisa neza.

Ikibuga kinini cane igikaba gitanguyekomeramwo twatsi twishi duto duto impande yaho hakaba hari inzu nyinshi cane zihubatse mu ico kibuga hakaba hashinze n'ibendera ifise amabare atandukanye harimwo ayera ayatukura n'aya sa n'ubururu.

Kirasi kinini ku bibambazi hasizirangirisa n'umuhondo, kandi ha si hakaba hasizisima hakaba hari n'ibipapuro vy'ici cane bihamanitse hakaba hari n'imiryango myinshi yugaye isizirangi risa n'ubururu tukaba twibaza yuko ari somero.

Inzu nini cane yubatse ku murongo imbere yaho hakaba heriho no dushurwe duteye ku murongo twiza cane dufise amababi meza cane hakaba harimwo n'agashurwe gafise amababi agomba gusa n'umuhondo, kandi hakaba heriho n' ikibuga kinini cane kiri mwu twatsi.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye ikaba ifise umuryango bigaragara yuko irangi ryariko riravako ku muryango hakaba handikishijeko n'ingwa yera kandi tukibaza ko ari isomero yo mu w'icumi na rimwe kuwo muryango hakaba hari igipauro cera kihamaditseko.

Uruzitiro runini rusize irangi ryera n'irindi ryirabura hakaba hariho n'ivyandiko vyanditseko hakaba hari n'inzu nyishi cane harimwo izubakishije amatafari aturiye hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bisa neza bifise amababi atotahaye kandi vyinshi.

Ikibuga kinini cane , inyuma yico kibuga hakaba hahagaze imodoka yiraburabura , impande yayo hakaba har’umuntu aha hagaze Kandi hakaba hashinze amabendera abiri afise amabara atandukanye harimwo ayera nayatukura, nayasa n’urwatsi, Kandi hakaba hari n’ibiti vyiza cane bihateye munsi yivyobiti hakaba hari imodoka zihahagaze .

Ikirasi kinini cane co hakishijwe n'amatafara aturiye gifise imiryango yugaye n'amadirisha yugaye asizira ngo irisa n'ubururu imbere yaho hakaba hari udushurwe tuhateye duteretse mu mipfuko hakaba hari n'ikindi giti kinini cane kihateye kizibushe.

Inzu nini cane yubakishijwe n' amatafari aturiye imyango n' amadirisha vyayo ikaba yugaye imbere yahoo hakaba hari amashugwe ateretse mu mifuko amashugwe meza cane afise amababi meza cane atotahaye hakaba hari n' ikindi giti kinini cane.

Inzu nziza cane isa neza, isize irangi risa n'umuhondo kandi igerekeranye, hakaba hari abanyeshure basa neza bashajije, imbere yaho hakaba hari udushurwe twiza cane duteye k'umurongo, tukabona kandi ko hariko haraka izuba ryinshi cane.

Ikibuga kinini cane gisize isima. Harimwo umuntu ariko ararengana yambaye impuzu z'ubururu, hubatse ninzu nyishi cane zifise amatafari aturiye, impande hakaba hatewe utwatsi twinshi kandi twiza, dutotahaye, hari n'imodoka nyishi cane harimwo izera nizitukura.

Izo bibakishijwe n'amatafara aturiye, kandi igerekeranye hakaba hari ko acu abanyeshuri baheta isa koshi hakaba aari umwo n'mwa ifiseo mu maboka isa koshi yirabura mu kibuga hakaba ahagaza umuhungu yambaye umupira n'ipantaro yera na we nyene akabaheza isa koshi.

Ikibuga kinini cane, kandi ciza cane mw ico kibuga hakabahashinze ibe ndera gifise amabara atandukanyi aya sa n'ubururu na yatukurana yera, kandi hakaba harimwo umuntu, ariko arahaca mw'ico kibuga ageze impande y'udushurwe twiza cane duteye i gomwe duteye ku murongo hakaba hari mwu dushurwe fise amaba batotahaye, kandi hakaba hariho n'inzu zihubatse.

Ikibuga kinini cane giteyigomwe impande yaho hakaba hari ibiti vyiza cane bisaganaye bifise amababa atotahaye musi yaho hakaba hari abantu bahageze bariko barahaca mwo abo bantu hakaba harimwo umwe yambaye agapira kera, kandi impande y'ico kibuga hakaba hari nzihubatse.

Inzu nyinshi cane harimwo n'izigerekeranye zobakishijwe n'amatafara turiye impande yaho hakaba hari ikibuga ciza cane giteye igomwe hakaba hari mwoutubuye twishi cane duto duto turimwo ico kibuga impande yaho hakaba hari umuntu mwa hagaze w'umugabo yambaye agapira agafise uturongo.

Ikibuga kinini cane gishinzemwo ibe ndera hakaba hari imodoka nyinshi cane zihahagaze hakaba hari n'ibiti vyinshi cane bifise amabatotahye hakaba hari n'inzu nyinshi cane zihubatse zifise amatafara aturiye hakaba harihumwo n'iyigeretse.

Ikibuga kinini cane giteye yigomwe gisa neza impande yaho hakaba hariko haco abantu mingana abanyeshuri hakaba hashinze, kandi n'ibendera rifise amabare atandukanye harimwo ayatukurana ya sa n'ubururu n'ayandi yera, kandi hakaba hari udushuguwe duteye ku murongo twiza cane.

Ikibuga kinini cane kirimwo imodoka zihagaze zimwe zirera izindi zirirabura impande yaho hakaba hari inzu nyishi cane zubakishije n'amatafari aturiye hakaba hariho n'ibiti vyishi cane bihateye bifise amababi atotahaye kandi bisa neza.

Ikibuga kinini cane hakaba hatanguye kumeramwo utwatsi kandi mw'ico kibuga hakaba hasa n'ahantu hari ibitutu vy'abantu bariko barahaca, abantu boba bagera nko kuri batatu mugabo abo bantu tuakaba tutababona neza tubona ibitutu vyabo.

Inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye hakaba haboneka amadirisha abiri yugaye kandi iyo nzu ikaba yubatse nk'umuzingi uhese wugaye hakaba haboneka n'ibiti vyishi cane biri impande yayo kandi hakaba haboneka yuko hariko haka izuba ryishi cane.

Ikibuga kinini cane hashanjemwo utubuye duto duto. Muri co kibuga, hakaba harimwo agace gatoya karimwo utwatsi twinshi cane. Impande yaho, hakaba hari inzu yubakishijwe n'amatafari aturiye; impande y'iyo nzu, hakaba hari ibiti vyinshi cane.

Uruzitiro kubakishijwe n'amatufari aturiye impande yaho hakaba hari icapa canditseko n'amaranga atandukanye hakaba harimwo amaranga atukura na ya sa n'ubururu impande yaho hakaba harutwatsi twameze n'ibiti birebire cane bivise amababe menshi cane atotaye.

Ikirasi kinini cane hakaba hari y'intebe hakaba hari n'abanyeshuri babiri bicayeyo bikagaragara ko bariko bariga imbere yaho hariho impapuro zera hakaba hariho n'umuryango mwewugaye hakaba hamaditseko impapuro zera.

Ikirasi kinini cane gisize amarangi atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo na yagomba gusa n'ubururu n'ayirabura kikaba gifise umuryango umwe wuguruye, kandi indani hakaba hari abantu bicaye ku ntebe hakaba hari n'ibipapuro tubona bimaditse ku muryango.

Bakishije n'amatafari aturiye impande yaho hakaba hari ikibuga gisa nabi cane kirimwo bicafu hakaba hari n'igiti gisa neza cane gifise amababa atotahaye impande yaho hakaba hari umuntu, ariko arahaca y’ambaye impuzu zera.

Ikibuga kinini cane hakaba hari utwatsi twahameze twiza cane dufise amababi atotahaye, impande yaho hakaba hari amazu menshi cane yubakishije n'amatafari aturiye, muri ico kibuga hakaba hicaye abantu babiri, hirya yaho hakaba hari ibiti vyiza cane birebire.

Inzu nini cane zubatse ku murongo hakaba hari n'umuryango umwewuguruye amadirisha akabayugaye hakaba hari n'ibipapuro bimaditse ku madirisha imbere yaho hakaba hari agati keza cane gafise amabatotahaye hakabonekana, kandi ko hariko hakizuba.

Ibarabara ryiza cane risa neza ,ry'ikaburimbi ,impande yaho hakaba hari amazu meza ahubatse asize irangi ryiza ,n'ayandi afise imiryango isa n'ubururu hakaba ariho n'ibiti birebire vyiza ,bifise amababi atotahaye ,tukabona kandi ko hariko haraka akazuba gake gake.

Ikibuga kinini cane gisa neza impande yaho hakaba har'inzu nyishi zihubatse bakoresheje amatafari aturiye, hakaba hari n'igiti kirekire gifise amababi meza cane atotahaye hakaba, hari n'igicu gisa neza tukabona yuko imvura idaherutse kugwa.

Inzu nini cane yibakishije n'amatafari aturiye, impande y'aho hakaba hari udushurwe dusa neza dufise amababi atotahaye duteye ku murongo hakaba hari n'ikibuga kinini cane tugaba tubona n'abantu bahagatze impande y'iyo nzu bariko bararengana.

Ikibuga kinini cane ico kibuga hagati hakaba harimwo utubuye twinshi dutoduto kandi harimwo nigitutu umenga nicivyuma tukaba twibazako ivyo vyuma vyari bishinze haruguru yico kibuga akaba ari ikibuga twibaza boba bariko bategura gukiniramwo.

Inzu nini cane yubakishijwe n'amatafari aturiye, ikaba ifise umuryango wuguruye, ikaba ifise n'amadirisha y'ivyuma. Bikagaragara y'uko hari umwiza. Indani hakaba hariyo intebe nyinshi zitonze kumurongo, biragaragara y'uko itara ryariko riraka.

Inzu yubakishijwe n' amatafari aturiye impande yaho hakaba hariho icapa ico capa kikaba candikishijeko irangi ryirabura n' irindi rigomba gusa n' umuhondo impande yico capa hakaba hari ibiti vyinshi cane bifise amababi menshi cane kandi atotahaye.

Ikibuga kinini cane, hakaba harimwo ibiti biteye impande yaho birebire bifise amababi meza atotahaye, hakaba hari n'inzu nziza cane impande yaho zubakishije n'amatafari aturiye, hakaba hari n'umuntu ahagaze impande yaho yambaye impuzu zera.

Inzu nyinshi imbere yaho hari kibuga kinini cane impanda y'ico kibuga hakaba hateye udushugwe dufise amababi meza cane atotahaye ,kandi hakaba hashinze n'ibendere ari ifise amabara atandukanye kandi ku ico kibuga hakaba hari ibiti birebire bifise amababi meza Cane atotahaye.

Umurima mwiza cane utotahaye, uteye igomwe w'amateke n'ibikoti, harimwo n'abantu babiri bariko bararaba ko bigwaye, bambaye impuzu zera. Hubatse n'inzu hakoreshejwe n'amabuye, isize irangi ryera, hateye n'ibitoke.

Abubatsi benshi cane bambaye imwambaro usa n'ubururu n'inkofero zisa n'umuhondo impande yaho hari amatafari batarukisha n'umuntu afise urupapuro mu maboko hari n'ibiti birebire cane bifise amababi atotahaye kandi menshi hariko haka n'izuba ryinshi.

Umurima mwiza cane, mwiza uteye igomwe w'amateke n'ibikoti, ufise amababi meza atotahaye. Harimwo n'abantu bariko bararaba ko birwaye, bambaye umwambaro wera. Hariho n'inzu yubakishijwe amabuye, isize irangi ryera. Hariho n'ibitoke bihateye.

Ikirasi kinini cane kirimwo abanyeshure bariko bakora ikibazo , imbere yaho hari impapuro n'imeza zikozwe mumbaho, hari n'umuntu ahagaze yambaye ishati y'igitenge, hari n'amadirisha menshi cane yugaye kandi hariko haka izuba rigashika mwico kirasi .

Ikirasi ikinini cane gifise umuryango wwugaye n'amadirisha yugaye akozwe mu vyuma asizirangirisa n'umuhondo hari n'umuntariko aragenda avyiza ko ashirirabura mu maboko hari no dushubwe toteye ku murongo hari n'abantu ba hagaze bambaye ishati zera.

Ikibuga kinini cane harimwo utubuye twinshi duto duto hari n'ibiti vyinshi cane bihateye bifise amababi hatotatahaye, hariko harengana n'abantu benshi cane, kandi hariko haka n'izuba ryinshi, hari n'amazi menshi cane, ahubatse bakoresheje amatafari aturiye.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe, hari udushurwe twiza duteye k'umurongo, dufise amababi asa neza atotahaye, hari n'amazu menshi ahubatse bakoresheje amatafari aturiye, harimwo n'umuntu ariko araca mw'ayo mashurwe, hari n'igiti kirekire gifise amababi ariko aruma.

Umurima urimwo amateke nimyumbatii bifise amababi meza atotahaye harabanyu babiri bambaye impuzu zera bariko barabvura, impande yaho hariho ibitoke vyinshi n'inzu bubatse bakoresheje amabuye kandi isize irangi ryera.

Ikibuga ciza cane giteye igomwe hari n'amazu meza afise imiryamgo myinshi yera yugaye, n'amadirisha yugaye akozwe muvyuma, hashinze n'amabendera y'uburundi afise amabara atandukanye, hari n'ibiti vyinshi bihateye.

Ikirasi kinini cane harimwo urubaho rugomba gusa n' ubururu hari n' ibipapuro bimanitse kukibambazi hari n' intebe nyinshi cane zikozwe mumbaho hari n' akabati kariho gateretse imbere n' amadirisha akaba yugaye.

Inzu y'ubuvuzi irimwe abantu bambaye impuzu zera n'inkofero zera harimwe n'abifutse dufuka munwa. Hakaba hariyo n'akabati gakozwe mu mbaho .Harimo imiti myinshi cane ivura abagwayi ku ruhome akaba hamanise i bipapuro biri ku ivyandiko bitandukanye.

Ikirasi kinini cane ku bibambazi hasizirangiraisa n'ubururu imbere hakaba hari urupapuro runini cane rwera ruhamadize gikaba gifise n'amadirisha menshi cane y'ugaye hakaba hariyo abantu bicaye ku ntebe n'abandi bahagaze bafise ubupfuka munwa, kandi hakaba hariyo n'imashini nyabwankozi nyinshi cane.

Inzu nini cane isizi irangirisa n'umuhondo ikaba ifise n'amadirisha riugaye, kandi bikagaragara yuko hari mw'ijoro amatara yari ko araka hakaba hari abantu benshi cane bicaye hakaba hari n'abandi bakeya bariko baragenda bikagaragara yuko abo bantu bari mu nama.

Ikibuga kinini cane gishanjemwo utubuye twinshi. Impande y'aho, hakaba hateye utwatsi twiza n'ibiti vyinshi bisa neza, bifise amababi atotahaye. Hakaba hari n'abantu benshi cane. Tukabonako hariho agace gatoya Kari mu mwiza n'akandi kariko kakamwo izuba.

Abanyeshure bigaragara yaho bariko biga imyuga abo banyeshuri bakaba bari bambaye imyambaro isa bose iyo myambaro ikaba isa n' ubururu n' inkofero zisa n' umuhondo bakaba bariko bakoresha utuntu turimwo amabara atukura n' utundi twirabura.

Ikiratsi kinini cane harimwo ni ntebe zi nyegamwo ni meza nziza cane zikaba zitonze kumurongo hakaba hariyo namadirisha yugaye, imbere yaho hakaba hari ikibaho kinini cane gikaba gisizwe irangi risa n'ubururu hakaba hariyo n'isaha

Ikibuga kinini cane gisa neza giteyemwo utwatsi hakaba hariyo n'intebe zihagaze murico kibuga kandi impande yaho hakaba hariho inzu nyishi cane hakaba hari n'igiti kirekire cane gifise amababi atotahaye n'ayandi ariko aruma hakaba hari n'igicu gisa neza.

Inzu Nini cane yubakishijwe n'amatafari aturiye imbere yaho hakaba hari abantu bahahagaze kandi hakaba hari ikibuga kinini cane giteyemwo ibiti birebire bivyibushe bifise amababi meza atotahaye hakaba hariho n'akazu gatoya kubakishijwe ubwatsi.

Inzu yubuvuzi irimwo abantu bariko baravura ,Bambaye nubufukamunwa Kandi haba hamanitse bipapuro ku mpome hakaba harimwo akabati karimwo imiti ivura abarwayi kakaba kamanitse mumbaho zibiti tukabona nishuka ishashe kugitanda.

Inzu nini cane y'ubuvuzi, hakaba harimwo abantu bariko bayigiramwo, abo bantu bakaba bambaye n'udufukamunwa kandi hakaba hariyo n'akabatikarimwo imiti ivura abagwaye, ako kabati kakaba gakozwe mu mbaho, hakaba hari n'ikintu cifutse ishuka irimwo amabara asa n'ubururu n'ayandi yera.

Ikirasi kinini cane imbere yaho hakaba hari ivyuma vyinshi bihashinze bikaba bifise amabara atandukanye hakaba harimwo Ibisa numuhondo ivyrirabura kandi hakaba hari nibiti vyinshi cane ivyo biti bikaba bivyibushe bikaba bifise amababi meza cane atotahaye.

Ikirasi kinini cane gisize irangi ryera k'uruhome kikaba gifise n'amadirisha abiri y'ibiyo kandi kikaba cicayemwo abantu benshi cane knadi bigaragara yuko bakuze, imbere yaho hakaba hicaye abantu babiri bigaragara ko bariko barabigisha, kandi tukabona yuko bariko biga bakoresheje imashini.

Inzu nini cane haboneka imiryango ibiri umuryango umwe ukaba wugaye uwundi ukaba wuguruye hasi hakaba hasize irangi ry'irabura risa nkiririko rirasaza hakaba hari n'umuhungu afise isakoshi mu maboko yambaye ishati n'ipantaro be n'ikirato kandi mbere yiyo nzu hakaba hari agati kahateye hakaba hari n'abantu bahagaze.

Ikirasi kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe abo banyeshuri bagasa n' abakuze imbere yabo hakaba hari umuntu ariko arabigisha w' umugore kandi abo banyeshuri bikagaragara yuko bariko biga bakoresheje imashini uwo mugore akaba yariko arababwira ukungene biga.